Vanhu vakamira pachiteshi chekumirira bhazi . Vanhu ava vanoratidza kuti vanhu vanenge vakamirira makombi kana mabhazi makuru . Pane vanhuwo vezvingoro vakamirira kuti vanhu vanodzika neungwanda ngwanda hwakawanda vagovawo vanovabatsira .

Marura aya ari muzvipepa zvichena zvine ruvara rwebhuruu nerutsvuku ane mavara egirini, esirivha matsvuku nematema nemamwe akasiyana.

Nzvimbo inoratidza kuti isango asi rine miti mishoma inemashizha aneruvara rwegirini nehuswa runeruvara rwegirini uye rwakaparadzana.

Nzvimbo inoratidza kuti dzimba hadzina kuvakwa maringe nemapurani ekanzuru. Mune zvidzimba zvemapuranga nezvimwe zvakangokomberedzwa nemapurasitiki kwakutoisa marata. Vanhu vari kuwonekwawo vari munzvimbo iyi vachifamba famba.

Nzvimbo yemudhorobheni inoratidza kuti ndipo pakafanira kuti mota dzemushika shika dzitakure vanhu , tinoonawo vafambi vazhinji vachingoita beesanwa kuenda kwavanoenda vakatakura zvinhu zvavo. Panewo zvitoro zvinotengesa zvakasiyana siyana kusanganisira mafoni eTecno.

Dombo runeruvara rwebhurauni nerupfumbu rinoratidza kuti rakadhiroiwa mifananidzo nevanhu vekare. Rinomufananidzo runeruvara rwakanoita rutsvuku

Ruva rakadiridzirwa zvakanaka regirini. Zvino ratumbuka richibudisa maruva machena ayo anoyevedza kuona. Maruva aya anokokawo tupukanana twakaita senyuchi tunozoita kuti akwanise kuita mhodzi.

Gava rinoratidza kuti firikuvhima. Parakamira riri kufembedza fembedza zvinhu zvakatsvetwa pasi. Gawa iri ririkubuda musango regirini rinoratidza kuti rinokwanisa kugara rakahwanda imomo rakahwandira chikafu charo

Nzvimbo inotengeswa matayi emotikari. Pakaungana matayi mazhinji uye dzimototikari dzevanhu vari kuratidza kuti vari kubvunzurudza nezvematayi aya. Padivi pacho pane mudhuri unoratadza kuti angova mahofisi ana muzvina matayi aya.

Mutambi womutambo wakapfeka mbatya yakanyorwa kumberi kwayo kuti "Zimbabwe". Mbatya iyi ndeyeruvara rutsvuku uye muhuroo akaísa nekiresi. Munhu uyu munhu werudzi rwechichena.

Motikari dzirikufamba mumugwagwa idzo dziri kuratidza kuti dzimwe dziri kudarika pamarobhotsi. Pane vanhuo vari kukurosa mugwagwa vachishandisa nzvimbo yemarobhotsi iyi. Zvinoratidza kuti mutaundi. Pane mumwe munhu arikunhonga zvinhu mubhíni riri pamarobhotsi apa.

Mugwagwa wetara kurutivi rwe mugwagwa uyu kwakarongerwa mabwe kuti usarambe uchikukurwa. Pane motikari yakamira panechivakwa chinoratidza kuti pane zvitengeswa zviripo ipapo.

Sadza rine ruvara ruchena rakabikwa zvakanaka chose nenyama yehuku yakatsvukira fani, mune mitsipa nenzondora zvakaiswa muto. Zviri mundiro ine ruvara rweyero, zvakatsvetwa patafura.

Vanhu varikufamba mudhorobheni vachienda nzvimbo dzakasiyana siyana. Mune mugwagwa unetara uyo urikufamba motokari. Kumativi emugwagwa uyu kune nzvimbo dzekupakirawo motokari.

mbada iri kufamba musango iyo ine mavara machena nematema padivi payo pane sora regirirni zviri kuratidza kuti mbada iyi iri kuvhima zvayo, iri kufamba musango rayo, ichitsvaka chikafu chayo.

Nzvimbo yemudhorobheni reHarare. Panekombi yakamira pane varume vatatu varikugadzira mukova wekombi ine ruvara rwe sirivha. Pane vanhu varikufamba, panemuti unemazhizha aneruvara rwegirini uye panemidhuri irikuonekwa inemakamuri anoturikidzana achienda mudenga.

Miti yemusango iyo yakasvibira, pasi payo panesora ririkuratidza kuti raoma. Zvinoratidza kuti haisi nguva yemvura. Pane chikwangwaniwo chakaiswa mukati memuti uyu chakaiswa kuti vanhu vagochiverenga vanzwe kuti vanorarama sei panzvimbo iyi.

Ndiro yakaburirwa mupunga ,nyama, netuma veggy. Nyama iyi inoratidza kuti ndeye nguruve nekuti tiri kuonawo makanda. Muriwo urimo unosanganisira beans dze girini, carrots nemuriwo unoratidza kuti ndewe chomoriya.

Vanhu vechidzimai varikuita makwikwi ekumanya munhandare. Madzimai aya arikumhanya achifarazvo. Varikuratidza kuti Vanhu varikusimbisa nyama dzavo. Munhandare mutoriwo nemukomana ari kutamba nhabvu.

Mudhorobheni mune motokari dziri kufamba dzakananga rutivi rumwe chete. Pane murume ari kukirosawo zvakare mumugwagwa uyu. Parutivi pane nzvimbo yokumwisa motokari "fuel" nokuti pakatoiswa chikwangwari chakanzi "IN" zvinoreva kuti dzinopinda nepano.

Hari nezvimwewo zvinoshandiswa Mumba. Hari iyi irikuratidza kuti mukati mayo mune mvura yakasvibira. Panewo ganje rokukiyisa dzimba. Zvinoita sekuti nzvimbo iyi inzvimbo inokiyiwa sezvo taona zvikiyiso zvacho.

Munzvimbo inoratidza kuti pazere zvitoro pane motikari dzakapakawo dzinofanirwa kunge dziri dzevatengi. Tinoonawo mudzimai ari kufamba akapfeka zvitema achibaya baya mbozhanhare yake nevamwe vanhuwo vagere zvavo.

Nzvimbo yemusango inoratidza kuti pane zvimbesa zvakasiyana siyana. Miti yakatandira-tandira yakangosangana ipapo. Panoratidza kuti pane kanzvimbo kadiki-diki kakarasirwa marara.

Mudziyo unoshandiswa kuridza mhimhanzi unodaidzwa nezita rekuti bhusita unenge une sipika hombe uchiita ruzha rwakati wandeyi. Mudziyo uyu ndewe sirivha uye une mutaro wedendenedzwa webhuruu nepazasi panonyora manhamba enziyo dzinenge dzichidandaura.

Nzvimbo yemudhorobheni yeHarare panoratidza kuti pamusika wemabhazi nemakombi vanhu vari kufamba vakapfeka zvine mavara akasiyana uye pane mabhazi nemakombi ane mavara akasiyana pane zvitina zvakarongwa pasi zvine ruvara rupfumbu.

Nzvimbo yemubhobhaeni inogara vanhu vakawanda. Panoratidza kuti pane amai vakamira vakapfeka nguwo dzineruvara rwebhuruwu nerokwe reyero nebhegi rineruvara rwebhurauni. Pane mudzimai akagara anoratidza kuti akaronga musika wake anotengesa zvinhu zvakasiyana siyana. Akaisa sambureni kuvharidzira zuva. Pane chikwangwari chanyorwa neruvara rweyero, pane mugwagwa uneruvara rutema.

Musikana wepaBelvedere Teachers College. Arikupiwa menduru mushure mekunge waita makwikwi. Parutivi pake pane mumweo akamira kuratidza kuti zvingangova ari iye aita nhamba yechipiri. Vana ava varikupiwa mamenduru aya munhandare yeNational Sports Stadium.

Muma mhenderekedzo merwizi umo munoratidza kuti makamera shanga . Shanga idzi dzakora zvekuta dzava kubvira kugadzirisa mhasa, sero nematengu. Dzine ruvarawo rwakatsvukuruka uye mashizha e girinhi madziri kutunga tunga.

Nzvimbo iri mudhorobheni inoratidza kuti ndeye maroji. Pane dzimba dzakatarangana dzinoratidza kuti dzine zvese asi dzakapfirirwa nehuswa. Nzvimbo iyi inoratidza kuti inodiridzirwa nekuti pazere maruva ayo anoyevedza kuona.

Mugwagwa usina tara uri kufamba uchienda kunzvimbo dzakasiyanasiyana. Murutivi rwawo munoratidza kuti mune kamundawo kakabva kurimwa chibage chakakohwewa. Pakakohwewa chibage ichi majanga akangosiyiwa

Vakomana nevasikana vakamira pasiteji varikuratidza kuti vakabata mudziyo unoshandisiwa kutamba tenesi. Vakapfeka zvipfeko zvineruvara rwegirini nechipika chine ruvara ruchena nerutema vakapfeka shangu chena neruvara rwebhuruu.

Mugwagwa wetara kuruboshwe kwawo kune juraho rakavakwa nesimende. Pane mitiwo mukuru kwazvo inopa bvute mumugwagwa uyu. Kurudyi kwemugwagwa kune motikari yakapakwa pamumvuri. Mativi emugwagwa azere tsvina.

Nzvimbo yomudhorobheni inoratidza kuti inzvimbo yamabhizimusi. Pane chivakwa chiripo chine ruvara ruchena nerwesirivha, uye pane motokari iripo ine ruvara rwesirivha nekombi ine ruvara rwebhuruu noruchena iri kufamba mumugwagwa une ruvara rwakasvibira.

Mushina wegenareta uneruvara rweyero neruvara rutema. Uneiswa mafuta edhiziri kana epeturo kuti ugounza moto. Wakatsvetwa pasi paneruvara rupfumbu. Panetambo ineruvara rutsvuku nerutema inoendesa moto. Panechisimbi pamusoro chinovhara muromo wegenarata.

Chitima chirikufamba munjanji chichipesanawo nechimwe. Muchitima ichi munoratidza vanhu vaviri, mwana wechidiki nemurume ati kurei vakadongorera nepahwindo. Mumwe wacho anoratidza kuti ndigadhi nekuti ari muchiimba chakanyorwa kuti gadhi

Zvimiti zvomusango zvakapfekana pfekana zvokuti panonetsa kupinda. Mamwe mashizha emuti uyu manyoro uye ndeegirini asi zvimwe zvimatavi zviri kuratidza kuti zvaoma mumuti uyu zvimwe hausi kuwana mvura yakakwana.

Mukati medhorobheni mune motikari zhinji kwazvo dziri kuita besanwa zvinoratidza kuti mota idzi dzakawanda zvokuti dziri kufamba zvishoma zvishoma, mune vanhuwo varikupesana nedzimotikari idzi mukati medhorobha umo mudzimba dzemudurukidzwa tiri kuonawo mureza wenyika yeZimbabwe.

Vanhu vari kupiwa mukombe varikuratidza kuti vahwina pamutambo wange uchiitirwa mug iraundi rinofanirwa kunge riri National Sports Stadium. Pane zvikwangwani zvekutengesawo nokuratidzira zvinoratidza kuti ndezveNetone, Old Mutual nezvimwe zvitoro zvakasiyana siyana.

Munda unoratidza kuti wakabva kukohwewa chibage zvenguva pfupi diki diki yapfuura. Pazere majanga akaoma nesora rimwe rakazosaririrawo mumunda uyu riri regirinhi. Panoratidza kuti majanga aya akambodyiwa nemombe.

Zvikwata zviviri zvenhabvu zviri kutatsurana munhandare. Vamwe vatambi venhabvu vakapfeka mbatya dzichena. Vavanokwikwidzana navo vakapfeka tsvuku. Muzvinagedhe wechimwe chikwata akapfekawo hembe yeyero. Kumberi kwenhandare iyi tinoona motokari yakapakwawo diki diki.

Mugwagwa unofamba dzi motokari nechekudivi kwawo kune nzvimbo irikufambirawo vanhu vachienda kwaka siyana-siyana kuzoitawo zvidimbi zvakavakirirwa zvakakomberedzwa umo muri kuratidza kuti munotengeswa dzi motokari.

Nzvimbo ye nursary yemiti yakasiyana siyana. Tinoona miti yakaiswa muzvimapurasitiki zvitema uye makaiswa ivhu ichidiridzirwa kuti ikure zvakanaka, parutivi rwacho pane muriwo wetsunga uyo wegirini uye mabanana akaoma mamwe mashizha.

Murume akagara mujinga memudhuri wejuraworo anoratidza kuti akaronga musika wake wembatya dzekupfeka. Pane mbatya dzinemavara akasiyana uye mabhegi, pane masaga aneruva ruchena mahombe kwazvo.

Mudziyo wechi zvino zvino wekuisira chivhiti vhiti mumba yokutandarira. Mudziyo uyu une nzvimbo dzokuisao ma dhivhidhii nema dhekodha. Pane madhirowao ekuisira marimoti, tambo nezvimwe zvakasiyana siyana.

Matafura anoshandiswa muimba yekudyira. Matafura aya machena uye tafura yacho ichena. Macheya akarongedzwa zvakanaka ende anoratidza kuti anenge ari matanhatu.

Sango rakazara miti yegirinhi. Pakati pesango iri panoratidza kuti pane zhira iyo inege inofamba vanhu. Zhira iyi itoriwo nematombo mukati mayo. Zvinoratidza kuti ingangova iri nguva yokunaya.

Jurahoro rakavakawo nezvidhinha zvitsvuku pamusoro pakaiswa masimbi ane ruvara rwebhuruu ayo anoonesawo zvinhu zviri mukati. Muri kuratidzawo kuti mune zvivakwa zvirimo uye makadyarwa maruva pamwechete nemitii zvokunakisa nzvimbo.

Chimiso chemumugwagwa chinotaridza mafambiro anoita vanhu mumugwagwa. Chakavakwa padyo nemugwagwa. Pane mudhuri wejurahoro wakavakwa nesemende uye miti ine mashizha aneruvara rwegirinhi nerwepepo.

Chifambiso chemumugwagwa. Gonyeti rinoratidza kuti rakakura kwazvo uye rakareba rine mavhiri akawanda chose ane ruvara rutema iro rine ruvara rwebhuruwu. Rinoratidza kuti rinotakura motokari pamusoro paro. Ririkufamba mumugwagwa une ruvara rwakachechenuruka

Chitoro chinoratidza kuti chinotengesa mbatya dzechirume. Pane chidhori chakamira chakapfekedzwa mbatya dzine mavara mavara. Bhande rine ruvara rutema. Chibheke chineruvara rutema nechipika chineruvara rupfumvu. Pamusuwo pakanyorwa zita rechitoro.

Munguva yezuva rovira. Zuva ravakuenda kuna amai varo. Nzvimbo inenge yatsvukurukuka. Pazere nemiti haichaonekwi hugirinhi hwayo nokuda kwekuti zuva rava kudoka. Pane poorowo remagetsi rakamira apa.

Mugwagwa une tara urikuratidza kuti pamberi pawo pane chivakwa chehambu chokuita kuti vanhu vasanyanyisa kumhanyisa motokari dzavo. Kurutivi rwemotokari iyi kwakavakwa kukaiswawo mapira kunoratidza kuti ndokunofamba nevanhu nguva zhinji.

Mudziyo wemumba unodeedzwa nokuti kicheni yuniti .Wakamiswa uri pachidziro chisina kupurasitwa. Mudziyo uyu pamusoro pawo pakaiswa ruvara rwakafanana nerwematombo. Uye mikova yawo ine makiyi neimwe yakatoiswawo magirazi.

Nzvimbo yemudhorobheni inoratidza kuti izere miJacaranda. Pakazara maruwa e pepuru pasi arikudonha kubva mumu Jacaranda uyu. Mberi kwemu Jacaranda Kune munhu akamira nemumwe akagara akazorora zvake.

Munhu akamira pamusika wake waakawaridza zvinhu zvekutengesa zvakasiyana siyana. Zvitengeswa izvi zvinosanganisira mabhisiketsi, madhiringi zvihwitsi. Parutivi pane tendewo yakadzimikwa inoratidza kuti pachada kuiswa zvitengeswa.

Sango rinoratidza kuti rakaiswa miti yakawanda zvikuru kwazvo. Zvinoratidza zvekare sekuti miti iyi yave kushandiswa ruri rumhanya paimba. Pane mumwe wo muti waka moneredzwa nemucheka muchena.

Nzvimbo yemudhorobheni. Panoratidza kuti pane zvitoro zvinotengesa zvinhu zvakasiyana. Vanhu vari mukati, vamwe vari kunze, vamwe vari kufamba mumugwagwa. Pane motokari dzakamira pamberi pemudhuri uyu.

Pamusha, pano ratidza kuti invzimbo dzekumusha. Musha uyu wakakomberedzwa newaya. Pane miti yaka siyana siyana ,uye chifurati chakavakwa nezvitinha zvesimende.

Mudhorobheni mune zvimatakishopu zvakangovakwa zvakasiyana-siyana. Pane varume varikuratidza kuti varitokututunura zvinhu vachiisa mune kamwe takishopu. Pamatakishopu apa panoonekwawo chikwangwari chakanyorwa zvakasiyana-siyana uye ngoro yakasendekwa pasi. Pane murume akamira akagumbata zvake.

Mudhorobheni mune motikari dzakasiya -siyana nevanhu vari kungofamba riri besanwa zvaro. Tiri kuona motikari imwe yakabereka vhiri kumashure yakatopakwa mudhorobheni iri. Vanhuwo vari kufamba, vamwe vakatakura mabhegi, vamwe vachiita zvembozhanhare dzavo asi vachienda kwavakananga .

Nzimbo inoratidza kuti muruzevha pane miti ine mashizha ane ruvara rwegirini pane mudzimai aripo akatakura migomo yepurasitiki ineruvara rwebhuruu akapfeka chipika nesiketi ine ruvara rwebhurauni pane ivhu rine ruvara rwebhurauni

Vanhu vechitendero chechiMoziremu vanoratidza kuti vari kuchengetedza mumwe wavo. Mushakabvu anoratidza kuti agadzirirwa gomba pakati raacharadzikwa. Vakamira vakatarisa kumusoro kuratidza kuti vachada kutambira mushakabvu.

Nzeve iyi yakaiswa mhete pfumbamwe. Mhete dzinoiswa kuchenesa madzimai kana varume avo vanenge vachida kuisa mhete. Dzinotengwa muzvitoro zvinotengeswa mhete.

Mukadzi uyu ane bvudzi rakasvibira uye akarukwa bvudzi rake akarukwa zvinopesana. Vakanyora tsiye dzake uye akapenda muromo.

Nzvimbo ine maruva akasiyana anova iwo anodiridzirwa. Mamwe maruva madiki, mamwe ane mashizha makuru kwazvo. Pane ruva rakatumbukawo richiratidza maruva matsvuku ayo anoyevedza kuona nekuyevedza nzvimbo.

Nyama yakaiswa pabhuraisitendi, irikuratidza kuti iri kugochwa nemarasha ayo ari kunyin'inyira zvishoma zvishoma. Nyama iyi inofanira kunge iri yenguruve zhinji yacho nekuti izere mafuta

Ruzhowa rwepaimba rwakagadzirwa kuchishandiswa zvimiti. Pane zvimiti zvegirinhi nezvimwe zvakada kucheneruka. Mukati neruzhohwa urwemusha uyu tinoona mimango iyo inoshandiswawo kuva nemichero yekudya.

Mudhorobheni mune zvivakwa zvemudurikidzwana. Tinoona miti yegirini inoratidza kuti iri kuwana mvura uye chikafu chakakwana. Pane jojo tengi rokuchengetera mvura rakamiswawo panzvimbo iyi.

Chikafu chakapakurirwa mundiro chena. Chikafu ichi chinosanganisira sadza rakamonwa zvakanaka, madora ne nyamao iriparutivi. Madora aya akakangwa zvakanaka akaiswa supu.

Gondo rebhurawuni rakamhara zvaro richimaira nzvimbo yaro. Ririkutarisa richitsvaga chikafu kuti rizongosimuka rangananga kundonzura chikafu charo. Denga ririkuonekwawo kuti rine zvimakore zvishoma uye kune miti yegirinhi.

Vanhu vari munzvimbo yavo yokunamatira. Vose vakapfeka mbatya chena. Vakamira vari mumitsetse inoratidza kuti ndiwo hurongwa hwemanamatiro avo. Vane vakuru vavo vanenge vachivadzidzisa nezve shoko raMwari.

Hove zhinji dzemhando yemabhirimu dzinoratidza kuti dzachibatwa zvino kuti dzichi tengeswa. Hove idzi dzakagezwa uye dzakachena zvikuru kwazvo. Dzakafita kunaka uye dzinoda kuita kufurayiwa.

Sadza rakabikwa zvinoyevedza kwazvo. Sadza iri rakaburirwa mundiro chena mune muriwo, nyama nemuto wakatsvukira zvikuru kwazvo. Tinoonawo tumagaka twakaiswa kuti kudya uku kunge kuchivaka muviri.

Nzvimbo inotengeswa zvidhinha zvakasiyana siyana. Pane chikwangwari chinoratidzawo mbhozhanhare nhamba dzemunhu anotengesa zvidhinha izvi. Pakangowaridzwa zhidhinha zvishoma shoma zvokukwezva vatengi.

Nzvimbo yekutengesera iri padyo nemugwagwa pana mashedzi aripo ane zvinhu zvekutengesa zvakasiyana siyana pane kura bhokisi ine ruvara rwebhuruu nemuvharo muchena pane zvinhu zvine mavara machena namatsvuku pane chigaro chine ruvara ruchena apa mugwagwa une ruvara rwakachenurikira.

Mbudzi dziri kuratidza kuti dziri kufura zvado, pazvimbo iyo ino ratidza kuti yapera bundo . Pane mbudzi ina , imwe itema , nhatu ichana asi kamwe kambudzana.

Munda wemabhanana makuru. Unoratidza kuti pakadzvarwa mabhanana panzvimbo yakaworera uye ine mwando. Mabhanana aya ane mashizha egirinhi nemamwewo mashizha ari kuoma achiwira pasi.

Vatambi vemutambo wenhabvu. Vari munhandare vari kutorwa mufananidzo. Vakapfeka zvipika zvine ruvara rwebhuruu nezvikabudura zvine ruvara rwebhuruu. Vamwe vakapfeka zvikabudura zvitsvuku uye zvipika zvitsvuku vakabata bhora rine ruvara rweyero. Vakapfeka shangu dzine mavara akasiyana.

Ruva rinoonekwa nekuva nemashizha egirinhi. Ratumbukawo rine ruvara ruchena richiyevedza. Tupukanana tunokonzera kuti pave nemhodzi tunonakirwawo tuchiona mashizha achenerukira kudai tunosanganisira nyuchi netwumwe twakaita semasvosve.

Munzvimbo yemudhorobheni. Vanhu vari kufamba muguta reHarare. Vakapfeka nguo dzine mavara akasiyana. Vakabata bhegi rine ruvara rwegirini. Mumwe mudzimai akabata chikwama. Pane makaiswa motokari makakomberedzwa nemasimbi ane ruvara rwegirini.

Varume vaviri vari kukandirana bhora. Varume ava vakapfeka zvipika zvine ruvara rutema neruchena. Zvikabudura zvine ruvara rutema. Bhora ravanokandirana rine ruvara rweyero neruchena nerwebhuruu. Vari kutambira munhandare ine ivhu. Kumashure kwavo kwakagara vanhu.

Vanhu varikuratidza kuti vakamira pazvitoro vachikurukura nekukakavadzana. Vanhu ava zvinoita sekuti varikupanzvimbo yedande maringe nechitoro chakanyorwa kuti dande. Parikuratidza vanhu vakapfeka zvakasiyana-siyana, vakadzi, vana nevarume vakuru.

Bere rakamira rakatarisa mberi. Bere iri rine ruvara rwe gireyi nemaziso matema. Mhino yaro ine runyoro unoratidza kuti runoibatsira pakutsvaga hwema hwechikafu chayo. Bere iri rakamira pasora rinoratidza kuti raoma.

Vanhu vakamira mudhorebheni vachiita zvakasiyana siyana, vamwe vakangomira vakabereka mabhegi, vamwe vane vana vavo vavakabata pachipfuva. Tinoona vamwe vakagara zvavo mungoro vachiratidza kuti vakazorora uye varikukurukura.

Nzvimbo yomudhorobheni inoratidza kuti panzvimbo panokwirirwa motikari dzokufamba nzendo dzakasiyana-siyana dzingava dzokuenda kumarokesheni kana kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Panechivakwa chiripo chinoratidza kuti chakavakwa nemapuranga.

Motikari yakatakura vanhu kumashure yeisuzu inova iyo 4×4 . Pane mugadhijeriwo akamira parutivi rwemotokari iyi akapfeka yunhifomu yake. Vanhu ava vari pedyo nemunda unoratidza kuti unomborimwa.

Dandemutande rakamira pasi rine ruvara rwebhurauni. Dandemutande iri rine makumbo masere nechidumbu charo chitema. Rinoratidza kuti ringangova nehuturu hunokuvadza kana rikakuruma.

Vanhu vakamira pamugwagwa wehuruva usina tara. Kudivi reruboshwe kune vanhu vari kutoita misika yavo vari pazvimashedhi. Pakatiwo pomugwagwa uyu pamire varume vaviri vari kukurukura zvavo mumwe achibaya baya mbozhanhare yake.

Uswa humwe hwakaoma nebundo rimwe rineruvara rwegirinhi. Rine mashizha akareba uye maruva aneruvara rwuchena. Pane ivhu rineruvara rwebhurawuni.

Bhazi re Clarity Couches rakamira pakati pezvitoro. Bhazi iri rakapendwa neruvara rwe bhuruu rwakacheneruka. Zvinoratidza kuti ibhazi richangotengwa zvechi zvino-zvino.

Motikari tema yakamira. Motikari iyi inoratidza kuti rudzi rwayo rungangova ruri rweMazda. Kumashure kwemotokari kune vanhu vakamira zvavo. Kunoonekwao ma sora panero ekuchaja mabhatiri.

Zvikwere zvinofanirwa kunge zviri zvetsuro zviviri zvine makamuri-makamuri emudirikidzanwakuratidza kuti pasi panokwaniswa kuiswa zvivana pamusoro vana mai vacho. Zvikwere zvakaiswa panzvimbo ine mvura yekuti vanenge vachishandisa mahosipayipi.

Misha ichango vakwa isati yavanependi. Panowonekwa musha wakaiswa marata emaasibhesitosi. Pamberi pemisha iyi pane hanyanisi nemuriwo zviri mumubhedha zvinoratidza kudiridzirwa panewo mumengo watova namaruva.

Pamberi pomusha pane gedhe dema uye rumhanya rwakavakwa zvakanaka. Imba iri mukati merumhanya urwu yakapendwa zveyero uye panoratidza kuti pane dhishi rokutora masaisai.

Zvivezwa zvemaoko akabatana. Zvakasungirirwa panzvimbo inoratidza kuti ine mapuranga. Vanhu ava vakabatana zvinenge zvinoratidza yananiso. Vakapendwa neruvara rwegoridhe.

Mugwagwa usina tara unoratidzwa kuti wakagiredhwa mazuva mashomani adarika. Mujinga memugwagwa uyu mune masora akaoma ava ebhurauni. Mune twukwenziwo twumwe twune mashizha egirinhi netwumwe twuri kuratidza mhanda dzakaoma.

Nzvimbo inoratidza kuti yakambopiswa kukazonaya nekuti parikubuda bundo idzva nezvimuroro zvirikuratidza kuti zvanga zvaoma nekutsva kwemoto uyu asi zvava kutungira mashizha acho abuda akanaka kuratidza kuti pava nehunyoro hwakanaka.

Musikana uyu akarukwa musoro wake. Zvinhu zvakarukwa netsono asi zvimwe zvakarukwa nevhudzi rekutengwa. Akaiswazve zvuma pane rimwe vhudzi rake zvuma zvichena nezvimwe zvine ruvara rwepingi.

Huswa huneruvara rwegirinhi hwakatarangana uye bundo nemashanga akaoma ari pajinga newaya uye nedzimba. Pane mugwagwa uneruvara rwakacheneruka.

Ndiro yakaburirwa muriwo wakavhenganiswa nepapura akachekwachekwa. Muriwo uyu wakaiswa mundiro chena patafura ine ruvara ruchena nerutema. Wakavhenganiswa uye urikuratidza kuti inonaka unovaka muviri.

Baba vakamira vakazembera bhasikoro ravo. Varikuona mudhuri uri kupendwa nemunhu wechidzimai nependi yebhuruu. Mudhuri uyu uri kuratidza kuti pane chikoro che ECD kupfurikidza nemifananidza yakaiswa ya Jerry.

Ruzhowa rwakaiswa pazvivakwa rwezvitinha. Kumberi kwazvo kune gedhewo resimbi rakapendwa bhuruu uye waiti. Pamberi pacho panoratidza kuti pane mugwagwa usina chakamera unogara wakatsvairirwa. Nzvimbo iyi munoonekwawo dzimotokari.

Kopiyuta iri kuratidza zvinyorwa zvakaitwa nemutauro weKopiyuta unonzi, 'VB DOT NET PROGRAMMING LANGUAGE' . Purogiramu yakanyorwa iyi ipurogiramu yekugadzira fomu rokuti munhu anoona anongoona achipihwa zvokuita kuti anyore fomu achiri zadzisa.

Imba ine ruvara rweghireyi nepasi patsvuku, pamusuwo pakaiswa dhishi rekutora masaisai richiisa kuchivhiti vhiti, mberi kweimba iyi tirikuonawo jojo tengi ririkuchengeterwa mvura.

Nzvimbo yemudhorobheni muguta reHarare Pane mudhuri une makamuri akaturikidzana wakakura kwazvo. une muti unoreba uchienda mudenga. Vanhu varikufamba mumugwagwa uye motokari dziri kufamba mumugwagwa.

Nvimbo yemudhorobheni inoratidza kuti panotengeserwa zvikafu zvakasiyana siyana. pane kadhibhokisi rine mabhanana , rimwe rine fodya nerimwewo rine zviwitsi. Panoonekwawo bvute remunhu papevhimendi iyi. Pevhimendi yakavakwa nesimende.

Pakati pedhorobheni panoratidza kunge semuna First Street muHarare. Pano vanhu vagere mupevhinendi nevamwewo vakawaridza zvitengeswa zvawo. Pana mai vari kutengesa shangu idzo dzemasiripasi anofarirwa nevana vamazuva ano.

Nzvimbo inoratidza kuti irimujinga merwizi. Panzvimbo iyi pazere shanga dzegirinhi. Parutivi rwacho runoratidza kuti shanga idzi dzirikutotemhewawo nevanhu vaya vanenge vachida kundonoruka mhaswa nesero.

Mudhuri wejurahoro wakaiswa mufananidzo wevana vanotambisa zviridzwa zvakasiyana siyana. Unoratidza kuti mudhuri wakakomberedza nzvimbo inodzidza vana vadiki. Pasi pane ruvara rwebhurauni. Mudhuri uneruvara rwegirini, ruchena nerwebhuru.

Ivhu rakaseseka rakaunganidzwa. Ivhu iri ijecha rinoshandiwa kuvaka dzimba, vanhu vanenge vachida kuvaka dzimba vanouya vachitenga jecha panzvimbo dzakadai.

Nzvimbo inoratidza kuti ndiyo inomira makombi achitakura vanhu. Vanofanirwa kunge vakapiwa nzvimbo iyi nekanzuro. Pakamira makombi akatovhura magonhi kuratidza kuti ari kupinza vanhu kuti vavaendese kunzvimbo dzavo.

Nzvimbo inoratidza kuti yakangozara giraundi rehuruva. Pane zvitoro zvidiki diki nemashedziwo anozororera vanhu. Pakati penzvimbo iyi pakamira kombi uye gonyeti rine musoro weorenji.

Pevhumendi inowanikwa mudhorobheni yakutsemuka tsemuka parikuratidza kuti vanhu vava kutowaridza misika yavo vachitengesa zvunhu zvavanoda. Umwe musika wakararidwa unoratidza hanyanisi dzakapimwa uye matomatisi akaiswa mutuputwa putwa.

Mudziyo unoshandiswa seadhaputa. Mudziyo uyu wakaita dendenedzwa uye une nzvimbo dzekupfekera zvinhu zvemagetsi zvakasiyana siyana zvinosanganisira machaja nezvimwewo zvinoshandisa magetsi. Patori nemachaja efoni nemahedhifonzi akatsvetwa zvawo.

Mudhorobheni munoratidza nhandare iyo yakaiswa zvinhu zvakasiyana siyana nevanhu. Pakaiswawo tuhari tokuisa maruva twakavezwa nematombo. Kune vanhuwo vanofamba nema bhasikiro uye tunzira twokufamba netsoka.

Motikari chena yemhando yekombi yakapakwa pasi pomuti pamumvuri. Zvinoratidza kuti motikari iyi irikunzvimbo yokumamisha. Panzvimbo yakapaka motikari iyi pane zvitara zvinoratidza kuti zvinomboshandiswawo zviri zvemusika. Pemberi kwenzvimbo iyi kuzere zvimiti uye kanoratidza kuti kune kachikoma.

Zhira yakanyatsokushongedzwa inova yenudhorobheni. Kumativi ezhira iyi kwakaiswa maruva anonyatsogara akagurirwa. Paneroni irikumativi kwezhira iyi matinoona miti yakanyatsokusakurirwa zvakanaka chose.

Mbongoro mbiri dzakasungwa pajoki dzichidhonza ngoro. Mungoro umu mune mukomana agere akatsika padhasibhomu. Madhongi aya arikupfuura nepamwe pane musha une macheya ebhuruu akatsvetwa pasi.

Mudhorobheni panova pane chivakwa chakanzi BRAUDE BROS BUILDING chivakwa ichi chinoratidza kuti mukati macho munotengeswa midziyo yekuzvikoro ine zita rekuti siteshinari vanhu varikufamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana uye kwati svibei.

Mashizha emuti wemumengo, muti uyu une maruva arikutoonekwa ekuti ugadzirire kubereka mengo dzawo. Mamwe mashizha ndeegirini mamwe atsvukuruka kuratidza kuti muti uyu hausi kuwana mvura yakakwana.

Vanhu vari kutengesa zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvemumabhero nedzimwewo shangu dzinenge nyowani. Vanhu vakaungana vachiona zvinhu izvi kuti vagokwanisawo kutenga kana vawirirana nevatengesi.

Mbudzi dzirikuratidza kuti dzirikufura panzvimbo ine sora diki diki. Mbudzi zhinji dziripo ichena neinwe chete tema. Mbudzi idzi dzine mbudzanawo dzadzo. Nzvimbo iyi izerewo namarara zvekuita mbudzi dzimwe dziri kutodyawo zvakaraswa nevanhu.

Mugwagwa usina tara. Parutivi rwawo panorasirwa marara awo atinoona ari mazhinji kwazvo. Pane sora rakaoma kuratidza kuti haisati yave nguva yokunaya kwemvura. Padivi pacho pane bvute rinofanira kunge riri rerori.

Munzvimbo yemudhorobheni matiri kuona motokari iri kufamba zvayo. Vamwe vanhu vari kufambawo vachiita besanwa vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Nzvimbo iyi inoratidza kuti ine mugwagwa wetara uyo wakavakirwa zvakanaka murutivi rwawo.

Hangaiwa mbiri. Imwe itema imwe ichena. Dzakamhara paivhu riri pedyo negomba.

Pakati pedhorobheni pane kombiwo yakapakwa, pari kuratidza kuti vanhu vari kufamba vachienda nzvimbo dzakasiyanasiyana, chivakwa chikuru chiri apa chivakwa chepa neti hwani, vamwe vanhu vari kufamba nemumikoto vamwe vachipinda mutuma takishopu turi panzvimbo iyi.

Nzvimbo inoratidza kuti pane mahofisi anoshanda vanhu. Pane ruzhowa rwemasimbi uye pane motokari dziri mukati nemiti nemidhuri iri mukati. Pane murume arikufamba mumugwagwa akapfeka chipika chebhuruu nemudhebhe une ruvara rwekirimu, pane huswa hune ruvara rwegirini.

Mudhorobheni makaiswa pevhumendi yakanaka zvikuru kwazvo. Vanhu varikusvibisa pevhumendi nekungorasha marara posepose. Kune vamwewo varikuita misika yavo yokutengesa matomatisi nezvimwe zvakasiyana mumugwagwa uyu.

Nhandare yakanaka uye inochengetedzwa zvakanaka ichidiridzirwa, bundo riripo ndere girini uye rinoratidza kuti rinodiridzirwa uye nekuchekererwa. Pane mudhuri wakavakwa wemudurikidzwa wakaiswa marata matsvuku.

Sadza rakaburirwa mundiro chena. Parutivi rwesadza iri pane matemba, muboora uye supu. Matemba akaiswa matomatisiwo nemuboora kuti zvinake.

Nzvimbo yemusango inoratidza kuti pakazara mabwe. Panemitiwo irikukura mukati memabwe imomo midzi yayo ichipinda nemukati. Zvinoratidza kuti miti iyi midzi yayo ndiyo irikukonzera kuti mabwe atsemuke uye agadzirike kuita ivhu.

Murume arimusango anoratidza kuti arikuvhima akabata rekeni, kumusoro haana kupfeka nguwo. Ane bvudzi risina kukamurwa, une ruvara rutema uye musango umu mune mavara egirini.

Munzvimbo yemudhorobheni ine mugwagwa uzere zvikwangwani. Muri kufambawo dzimotokari dzichienda rutivi rumwe chete. Pane chikwangwaniwo chevanhu vanoisa mafuta vemotokari e " Total energies". Tinoonawo ma "raiti" emumugwagwa anoshandisa ma "solar" kutsvaga magetsi.

Nzvimbo ine ruzhowa rwezvimiti. Mukati menzvimbo iyi munoratidza kuti munochengetedzwawo zvakanaka. Mune miti yakasiyana siyana uye zvivakwa. Tiri kuona motikari dzakapakwa pabvute mukati menzvimbo iyi.

Vana vari munhandare vakamira pamutsetse. Vanoratidza kuti vakapfeka zvipfeko zvokumhanya nazvo. Panoratidza kuti pane murairidzi wavo ari kuvadzidzisa akapfeka chipika chitsvuku nengowani ine ruvara rwebhuruu. Pane uswa hune ruvara rwegirini uyewo nhandare iyi ine mitsetse michena neruvara rutsvuku.

Mombe dziri kufura zvadzo mubani. Pamombe idzi panosanganisira tema netsvukuwo dzine nyanga. Pane shomani nzuma. Bani iri rinoratidza kuti bundo rava kupera.

Mudzimai akatsvinda kwazvo anoratidza kuti ahwinha makwikwi eMiss Culture Zimbabwe. Makwikwi aya anoratidza kuti ndeekugona zvinodiwa munyika iyi neugo nemagariro evanhu venyika yacho.

Ndege ye air Zimbabwe yakamira pa nhañdare. Ndege iyi inoratidza kuti yakamirira kuti Vanhu vapinde kuti igofamba nzendo dzakasiyana siyana. Air Zimbabwe indege inofamba nemuchadenga yakamirira nyika ye Zimbabwe.

Gorosi rakarimwa pamunda wakati tsurumete zvawo . Gorosi iri rinoratidza kuti rachitumbuka zvino rachibereka rava pedo kuti richisvika panguva yekuti rizokohweka. Mudenga mune makore anoratidza kuti mvura ingangonaye zvaike zvino.

Nzvimbo yemudhorobheni, pane mudhuru une ruvara rweyellow nerutsvuku muzasi nemarata ane ruvara rutsvuku. Pane muti une maruva ane ruvara rwepepuru. Pane vanhu vakagara pasi.

Mugwagwa usina kuiswa tara unotoratidzawo matsimba erori rambopfuura. Mujiga memugwagwa muzere mara emakatibokisi, zvinwiwa netumwe tumapurasitiki tunotatidza setwemafiriziti. Kuruboshwe kwacho kune zvivakwawo zvisina kurongeka zvakangoiswa marata.

Mudzimai unofana kunge vari wechiAfrican akasunga dhuku musoro iyo ine ruvara rweyero nerwumwe rwebhuruu, akaisa iyewo tsiye dzekuwedzeredza kuti dzirebe ndokugera tsiye, ndokuzora zora zvinhu pamuromo wake kuti aratidze runako.

Shiri yegarikuni yakamira pedo nehukuwo. Garukuni iri idema ririkuratidza kuti rakakuka richizvifadza zvaro nekutyityidzira dzimwe dzaro dzechinhukadzi.

Iyi itambo inoshandiswa pakuti foni iwane moto. Inotorwa yo bairirwa pamagetsi yoiswa pafoni kuti igokwanisa kuwana moto wekuti munhu akwanise kuzofona pambozhanhare yake.

Vanhu vari kudarika nenzvimbo iri kuradza kuti ari kugiredhwa. Pakaiswa mazitombo makuru anovharidzira vedzimotikari kuti vasatsika nepanzvimbo iyi. Asi vanhu vari kufamba napo zvavo vachipfuura vakatakura mapepabheki nemabhegi avo.

Chitoro chinoratidza kuti chinotengesa zvinhu zvinoshandiswa mumitambo yakasiyana siyana. Mune zvipfeko, mikombe, madhati bhodhi emadhatsi, mayunifomu, mabheti anoshandiswa kukiriketi, marakatsi neshanguwo dzinoshandiswa mumitambo yakasiyana siyana.

Zvifambiso zvemumugwagwa, rori ineruvara ruchena inoratidza kuti yakatakura madhiramu esimbi ane ruvara rwebhuru uye ine mavhiri ane ruvara rutema. Iri kufamba mumugwagwa wakachenuruka.

Huswa hune ruvara rwegirini hwakareba huchienda mudenga, hunoratidza kuti hwakaguta mvura uye hune mashizha matete hwakafanana nemupunga wechibhoyi.

Pamusha pachangopera kuvakwa. Panoratidza kuti vamwe vanhu varikugara muchimba chama puranga. Pamusha uyu panochengeterwa madhiramu mazhinji kwazvo zvimwe anofanira kunge ari kutengeswa.

Pane motokati hombe ine ruvara ruchena, ina mavhiri ane ruvara rutema uye nechikwangwani chine ruvara rweyero. Pane mabhasikoro ane ruvara rutsvuku nerutema uye ruvara rwebhuru nerwe girini.

Bhasikiti iri rinoisirwa nhumbi dzakasviba dzinenge dzapfekwa kuti dzizowachwa.

Madzimai ari kufamba mudhorobheni. Vari kutenderera vachiona zvitengeswa zvakasiyana- siyana. Tinoonawo chimwe chidhori chakatopfeka mukabudura mutsvuku uyo uri kushandiswa kushambadzira kuvatengi.

Motokari irikufamba mumugwagwa wetara, parutivi rwacho pane miti yemi jakaranda iyo irikudonhedza marara emaruva ayo epepo pane zvakare chishedhi chakagadzirwa chevanhu vanenge vachimirira maduta vanhu.

Benhe muneve dzimba dzemudurikudzwa mune vanhu varikuita zvemisika yavo avo varikutengesa mabhodhoro ari muma keni pane musikana arikufamba achida ku kirosa mugwagwa uri kufamba dzimotikari dzakasiyana siyana akabereka bhegi rake.

Vanasikana vari munhandare yekutamba mutambo webhora revasikana vamwe vatambi vakapfeka zvipfeko zvebhuruu vavanokwikwidzana navo vakapfeka zvitsvuku vaokeri vemutambo vari kunze kwefenzi vachipururrudza nekufarira.

Maruva egirinhi awo anova akabatana zvikuru kwazvo kuratidza kuti akamera akawanda. Maruva aya anofanira anoshandiswa kuita rumhanya rwepamusha. Nguva iyi inoratidza kuti inguva yemvura nekuti maruva aya ari kukura nekubukira zvakanaka

Nzvimbo yemusango inoratidza kuti pakambopiswa. Pakapiswa nzvimbo iyi masora ese nemiti yakatsva. Panoratidza kuti mvura yakazonaya zvino sora ravakutungirao nezvimuroro zvava kutungira mashizha egirini.

Zhira inofamba nevanhu vetsoka, parikufambawo mudzimai akabereka bhegi rake repingi. Kurutivi kwezhira iyi kunoonekwawo zvimuti zvegirini nemaruva anoratidza kuti ndeemujakaranda.

Vanhu varikufamba zvavo mumugwagwa usina tara. Mujinga memugwagwa uyu munoratidza kuti munorashwa marara akasiyana siyana uye pakasviba nekuda kwemarara aya. Pane vanombozama kupisa marara aya kuti aite mashoma.

Ineruvara rwebhurawuni nemuvharo une ruvara rwebhurawuni yakatsvetwa panzvimbo yakagadzirwa kuzoisira moto ine ruvara rupfumbu, pane dzimwe hari dzakaturikidzana dziri parutivi pehari idzi dzinoratidza kuti dziri muimba yekubikira.

Mudhorobheni mune dzimba dzakanaka zvikuru kwazvo dzemuturikidzanwa. Pane imwe imba yemudurikidzanwa yakavakwa nemafafitera mazhinji izvo zvinoyevedza yepaPick and Pay. Vanhu vari kuratidza kuti vari kudarika mumugwagwa vakananga kuchitoro ichi chePick andPay. Motokari zhinji dzakapaka kuti vanhu vaone kutenga zvinhu muchitoro ichi.

Vatambi wemutambo wechitendero chevanhu vakasiyana siyana vemuafrica, vakapfeka hanzu dzavo idzo dzavanoshandisa mukuudzana mutambo wenzvimbo yavo yemu africa.

Mhando yemotikari huru inoshandiswa kutakura zvinhu zvinorema. Motikari iyi inowanzo kudedzwa ichinzi gonyeti. Imotikari yerudzi rwe"MAN", iyo ine chikwangwani chakanyorwa kuti, "WHITEHILL".

Nzvimbo yemudhorobheni, parank panowanikwa michovha yakasiyana, pane kombi nebhazi zvine mavara machena, nemavara ebrue nemavara matema ne eero, zvakamira pasi pane ruvara pfumbwu.

Madzimai akatakura zvinhu, zvinoratidza kuti zvabuda mungoro iri pedyo vavo. vakatakura madhiringi pepabheki nezvimwewo zvinorema. Ngoro iyi inemunhu anoisunda uye ndiyo nzira yake yekuti awane ndaramo.

Mugwagwa wakagadzirwa zvakaisvonaka, une ruvara rutema neruvara ruchena pakati pane ivhu rine ruwara rwe bhurauni neuswa hwakaoma uye dzimba dzirinechekure nemuti urikubudikira mashizha.

Motikari iri kufamba pakati pemugwagwa ichienda rutivi rwayakananga. Dzimwe motikari dzakatopakapanzvimbo padzakagadzirirwa kuti motokari dzipakwe. Mudhorobheni umu mune dzimba zhinji dzemudurikidzwana zhinji kwazvo dzinoratidza kuti mahofisi.

Zvivakwa zvemashedhi akasiyana-siyana. Zvinoratidza kuti zvakavakirwa kuti avo vanoda kuita musika vawane kuchengetedza zvinhu zvavo panguva yekupisa kana yekunaya. Parizvino zvapo, hapana vanhu vakaisa zvinhu zvavo.

Vanhu vakamira pamugwagwa panoratidza kuti ndipo pavanotakurirwa nedzimotikari dzekubatsira vanhu kusvitsa mudhorobheni. Nzvimbo iyi inoratidza kumarokisheni kune vanhu vari kuda kuenda kutaundi. Vamwe vakabata mabhegi, vamwe vakaabereka, vamwe ndoo vari kwenya musoro vamwe vakaisa maoko mumbudu.

Mudhuri wejuraworo wakakura kwazvo, wakavakwa wakakomberedza nzvimbo ine ivhu rakaunganidzwa, uye mune sora rakaoma rine ruvara rwebhurawuni. Pane muti uri kubudikira une ruvara rwegirini.

Nzvimbo inoratidza kuti pachikoro. Pane midhuri yakawanda kwazvo inemafafitera akawanda . Ine ruvara rwekirimu nemarata anenge maasibhesitosi . Pane miti ine maruva akatsvukira uye bundo riripasi rine maruva machena.

Uswa hune ruvara rwegirinhi nehumwe hwavakuoma. Pane bundo rine mashizha aneruvara rwegirinhi. Zviri paivhu rine ruvara rupfumbu uye pane kongireti iri nechepamusoro.

Chifambiso chemumugwagwa. Gonyeti rakamira pasi pane ruvara rutema. Rine ruvara rutsvuku uye rine ruvara rupfumbu. Rine mavhiri ane ruvara rutema uye nemarimu ane ruvara rupfumbu.

Madzimai akagara pamusika akapfeka zvipfeko zvekutengesa nazvo akawaridza mitsvairo yemumba iyo yakarongwa yakasungwa kuti vagotengesera vanhu.

Vatambi vomutambo weragibhi vakaungana vachipihwa mazano nevadzidzisi vavo. Vadzidzisi ava panosanganisirawo mumwe wechidzimai. Vatambi vakapfeka hembe tsvuku nemakabudura matsvuku asi vadzidzisi vane zvegirinhi zvine pachena pakati pachena.

Vanhu vari kufamba panzvimbo inoratidza kuti inevhu risina kana sora riya rinobudisa huruva. Vamwe vanhu vakapfeka majombo vamwe ndovakapfeka shangu chena. Vamwevo ndovari kuenda mativi akasiyana siyana.

Muguta reHarare pane midhuri inemakamuri yakaturikidzana uye ine mavara akasiyana. Mune motokari mumugwagwa dzinemavara akasiyana. vanhu varikufamba mumugwagwa vakapfeka zvipfeko zvinemavara akasiyana. Mugwagwa uneruvara rwakachenuruka.

Mugwagwa wemotokari wakagadzirwa netara. Murikookwawo motokari irikufamba mumugwagwa uyu yasvika panzvimbo inoratidza kuti ndopadzombomira dzichitakura vanhu. Zvimwe irikudzikisa vanhu panzvimbo iyi ine inemuti une hunde huru kwazvo.

Nzvimbo inoratidzwa kuti musika uri kutengeswa zvinhu zvakasiyana siyana. Kune vafambi vari kufamba vachitarisa zvitengeswa izvi kuti vagokwanisa kutenga kana vagutsikana. Pana amaiwo vakagara pedyo nembatatisi vanoratidza kuti vari kutengesa mbatatisi idzi dziri mumasaga nedzimwe dzakapimwa mubhagidhi.

Chikiti chakavata zvacho pamarara ane ruvara rwebhurauni, parikuratidza kuti mashizha aya aoma uye haasisiri pana mai wavo, kiti iyi inofanirwa inge iri kudzirwa pane mashizha payakavata

Bundo rakasvibira zvikuru kwazvo. Bundo iri rikuratidza kuti pariri pane chikafu chakakwana chinodiwa nembesa. Pari kuratidza kuti pane mvura uye mbesa idzi dzakakura zvakanaka.

Munhu agere pakati pedhorobheni achitengesa eyataimu inofanirwa kunge iri ye'Econet', kupfurikidza nechibhibhi chakapfeka. Zvakare akabatawo mabondi mazhinji kwazvo asi tinoziva kuti haashande. Pane vamwewo vanhu vari kufamba panzira iri kutengesera munhu uyu eyataimu.

Shangu dzine ruvara rutema. Dzakagadzirwa nejira reshinda yetwaini. Dzine huro yandokwirira ichienda mudenga. Dzine muromo wakandoita samasokisi. Dzakanyorwa neruvara ruchena padumbu. Dzine chitsiko chipfupi. Dzakatsvetwa pasi pane ruva rebhurauni.

Vatambi vechikwata cheHighlanders vakakomberedzana vachikurudzirana uye kunamata vakatarisira kupinda mutambo. Vakabatana maoko nevakuru-vakuru vanovadzidzisa nhabvu uyevo nevamwe vanovatsigira vanhu vaHighlanders.

Ndiro yakagadzirwa nedanda yakatsvetwa patafura inenge yedombo. Ndiro iyi yakapakurirwa chikafu chakabikwa zvakanaka. Mune mbatatisi dzakachekwa chekwa wo motiwo soseji yakanyatsa kuwedzengwa. Nenyama yakatsvukira zvikuru kwazvo. Pamusoro pakazowaridzwawo tu hanyanisi.

Nyama iri kugochwa paburai sitendi. Iri kugochwa nemaratya arikupfuta zvishoma zvishoma. Nyama zvinji ndeyenguruve kupfurikidza nemafuta uye makanda enyama ari kuoneka.

Chigaro chemumahofisi chitema chinoratidza kuti hachisati chatanga kushandiswa. Izvo zvinoratidzwa kuburikidza nema purasitiki achichakapfekerwa. Chineo pekuzembera pekuti munhu anenge agere pachigaro ichi anoisa maoko ake.

Murume ari kuchovha bhasikoro rake ari mumugwagwa wetara. Kuruboshwe kwemugwagwa waari kufamba kune jojo tengi rekuchengetera mvura. Mberi kwacho kune zvivakwa zvakavakwa zvemhando yepamusoro soro. Panewo chikwangwari chinotiratidza zvinoitika munzvimbo iyi.

Heji yakagadzirwa nezvimiti zvakanatsokuchekwa nekugadziriswa zvirimumutsetse. Zvinotaridza kuti zvimiti izvi zvinogarwa zvichechekererwa kuti heji iyi ugare yakabatana uye yakavharidzira kupinda kwezvipuka.

Chinwiwa chinonaka kwazvo, chirimugaba rine ruvara rwepurple rwakanyorwa namavara machena namtsvuku kuti cherry coca cola. chakabatwa neruoko.

Ndiro itema inechikafu chakabikwa zvakaisvonaka, mune nyama nesadza nemuriwo une ruvara rwegirini. Ndiro iyi yakatsvetwa pasi pane ruvara rupfumbu.

Ruva rakanaka zvikuru kwazvo. Mashizha aro anotora ruvara rwakasiyana siyana runosanganisira pepuro, rwakandochenerukira nerumwewo rwegirini. Ruva iri rakadyarwa paivhu rakaworera.

Mudhorobheni munotovao nechikwangwani chakanyorwa kuti tinokutendai nekutisarudza. Vamwe varikufamba vakasenga masaga avo vachidarika nepachikwangwani ichi vachienda kunzvimbo dzavo dzakasiyana siyana.

Poro remagetsi rinoratidza kuti rakagadzirwa nesimende rine tambo dzinoenda mativi uye rinoratidza kuti riri mudenga kuri kuonekwa ruvara rwedenga kumusorosoro.

Imba inoratidza kuti ichirikuvakwa. Asi yavakutorongerwa kuti ipfurirwe sezvo pakazara mapuranga pamusoro. Yakavakwawo nezvitinha zvitsvuku nezvimwe zvangogadzirwa nesemende chete pamusoro perin'i bhimu. Pakutogara vanhu sezvo pakayanikwa hembe.

Nzvimbo yemudhorobheni inoratidza chitoro chimwe chete nemotikari zhinji dzakapakwa pedo nenzvimbo iyi. Pane murume ari kusunda ngoro izere matayi nevanhu vari kufamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana-siyana.

Vatenderi vechipositori vanoratidza kuti vari pagungano ravo. Varikuwuchira vachiratidza kuimba. Tinoonawo varume vaviri varikufamba mberi kwechita chevanhu ichi vanoratidza kuti vangangova varivo vakuru vesvondo iri.

Bani rine masora akasiyana-siyana. Masora mazhinji anoratidza kuti aoma nekushaya mvura. Amwe masora aya imhamdo yehuswa huya hunoshandiswa kupfiririsa dzimba asi hwava kuwira pasi huchiora.

Imba yakavakwa zvechizvino zvino ichangopedza kuiswa marata. Hasati yapendwawo asi imoratidza kuti yakavakwa zvine hunyanzvi. Imba iyi ine magarajiwo ekuzopaka dzimotikari. Kumativi kwayo kune makomo.

Murume arikufamba akapefeka mudhebhe rune ruvara rwe blue uye chipika chitema nemasiki, mukadzi akamira akabata chikwama akpfeka hembe dzine mavara, pane motokari dzakawanda uye mudhuri akawanda.

Pouro remakagetsi rakavakwa nesimende. Rakaiswa tambo dzemagetsi dzinopesana. Parutivi pane rime rinoratidza kuti ndere muti uye pane dzimba hombe dzakavakwa.

Nzvimbo inogara vanhu vakawanda inoratidza kuti inzvimbo yemudhorobheni. Vanhu ava vanoratidza kuti vanhu vanoenda kubasa. Vakamira panzvimbo inomirirwa muchovha uye panevhu rine ruvara rwebhurauni. Vakapfeka nguwo dzine ruvara rwakasiyana.

Nzvimbo inoratidza kuti imba yekubikira, muna mabhodho ane chikafu chakabikwa zvakanaka chose, chakatsvukira, Mabhodho aya ane ruvara rutema uye mune chipunu chine ruvara rwesirivha. Chitofu chine ruvara rwesirivha

Kachitsuva kadiki diki kemvura kanoratidza kuti kari murwizi kumahombekombe kwerwizi. Pane tumapako pakowo turi pamahombe kombe perwizi urwu nezvimiti izvo zvakasvibira. Zvinoratidza kuti zviri kuwana mvura yakakwana.

Midziyo yema lepitopu yakawaridzwa patafura . Ma lepitopu aya ane ziita rokuti HP. Ruvara rwawo nderwe gireyi. Uye ose mazhinji ane kadonhwe katsvuku pamusoro.

Zvivakwa zvirimukati meruzhowa rwe fenzi. Munoratidza kuti mune zvivakwa zvisina kunyatso vakwa nehunyanzvi zvinenge zvinemarata akuda kutowira pasi . Mune motikariwo yaka pakwa mukati umu uye mumango watova nemaruva.

Zvirimwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira masanifurawo, mupunga, chibage chokuputisa maputi nezvimwewo zvakaita semhunga. Vanhu vakazvirongedza zvichida kuratidzirwa vanhu pada kuda kutangesa mbeu kuvanhu vanenge vachiona.

Nzvimbo yemudhorobheni, panoratidza kuti pane imba yakagadzirwa namatanda, pane imwe yagadzirwa namarata, pane imwe imba zve iri neche kupembi pane nemotokari yakamira pane gedhe resimbi, pane ivhu rine ruvara rwe burauni , uye zvitinha zviri pamadziro pemba.

Zhira yevanhu iri kuonekwa ichifamba mujinga memiti. Miti iri kuratidza kuti pasi payo hapana sora rakakura nekuti pane rukangarabwe uye mvura inoratidza kuti yave nenguva yanaya.

Mbizi dzakamira dzichifura sora iro rinoratidza kuti rava nemvura shoma. Kumberi kwembizi ina idzi tirikuonawo furiramudenga. Zvipuka izvi zvirikufambidzana zvichiratidza kuti hazvikanganisirane pakudya kwazvo.

Mubhedha wevana womudurikidzanwa wekuti vana mumwe unovata muzasi mumwe pamusoro. Mubhedha iyi yakagadzirwa nemapuranga akapendwa zvakanaka. Mamwe machena mamwe une ruvara runoratidza kuti harusati wapendewa.

Zvimbwanana zvirikufara zvazvo zvichinanzvana nanzvana zviri zviviri . Chimwe chimbwa chichena chiine mutaro webhurauni padumbu, chimwewo ndechebhurauni, asi chiso chacho chinoratidza kuti imbwa dziya huru dzinononzi mabhuru dhogi.

Muna First Street umo mune vanhu varikuita besanwa. Vamwe vachikwidza vamwe vachidzika. Pane pevhimendi inofanange iri yekuti vanhu vafambe panoonekwa pakapakawo mudhudhudhu. Pane zibhini ziguru rokurashira marara. Uye motikari dzakapaka nedzimwe dzirikupfuura marobhotsi.

Ruva rakadzvarwa panzvimbo yeivhu rakaworera. Ruva iri riri kuratidza kuti riri kuguta mvura uye kuwana zuva rakakwana kupfurikidza nemashizha aro egirinhi. Rachizotumbuka zvino rikabudisa maruva matsvuku anoyevedza.

Vanhu vari kuita mutambo wakasiyana siyana. Vanenge veboka rimwe chete sezvo vakapfeka mbatya dzakafanana dzeruvara rutsvuku. Pane vaviri vane ruvara rwegirini mumwe ari kuimba mumwewo akuridza ngoma. Vamwe ndivo vari kuridza hosho.

Shangu ine ruvara ruchena nerutsvuku ruri padumbu nechitsiko chakakwirira. Ine mukati mune ruvara rupfumbu. Ine maburi panoiswa tambo uye haina tambo. Yakatsvetwa pasi pane ruvara ruchena.

Mudzimai akamira zvake panzvimbo inotengeserwa zvinhu zvakasiyana siyana zvokugadzirisa musoro. Zvinosanganisira ma whivhi, mawigi nezvimweo zvekuzora zora kwamadzimai. Akasungirira maski kumeso.

Mudziyo unoiswa muimba yekuvata wadhiropu yakagadzirwa zvakanaka chose ine ruvara rupfumbu rwakasvibira ine misuwo uye madhirowa anemibato ine ruvara rupfumbu. Pane magirazi ari pawadhiropu apa yakatsvetwa pasi pane ruvara rwebhurauni.

Chinwiwa chezita reCoca-cola chakakura zvinoratidza kuti marita maviri. Chimwiwa ichi ndecherudzi rutema uye chakanyorwa zvinyorwa patsvuku. Chakanyorwawo kuti chinonaka zvikuru kwazvo uye chine tsvigiri shoma.

Miti iri musango inoratidza kuti ine tushizha tudiki uye ine mapazi akawanda ine mashizha ane ruvara rwegirini rwunoratidza kuti akaguta mvura.

Musha wakakomberedzwa nezvirimwa zvakasiyanasiyana, zvinosanganisira heji yegirini iri kumucheto kwoita imwe iri nechomukati yegirini zvakare. Muyadhi umu munoonekwa miti yomumengowo, mupichisi nomuapuri iri muchivanze ichi.

Murume ari munhandare anotaridza kuti mutambi wemutambo wekiriketi akapfeka zvipfeko zvine ruvarwa rweyero, neshangu dzine ruvara rwegirini akababta chimuti chinorovesa chakagadzirwa nemuti, uye nhandare iyi yakanyorwa neruvara rwuchena

Nzvimbo iri mudhorobheni inoratidza kuti panorasirwa marara akasiyana- siyana. Kurutivi rwerudyi kune masora egirini ari kuratidza kuti ava kutokura zvakanaka achishandisa tsvina yakarasirwa apa.

Nzvimbo iri kutengeserwa mbatya dzevana nedze vanhu vakuru. Mbatya idzi dzakavhengana dzichisanganisa midhebhe, masiketi, masikipa nedzimwewo dzinenge dziri muma purasitiki dzakaita sema vhesi.

Midzi yemishonga inoshandiswa nevanhu ve(traditional African religion). Yakaita sembambaira. Ine ruvara rwebhurawuni. Ine mashizha aneruvara rwegirini uye ari matete akatsvetwa pasi pane ruvara rwebhurawuni.

Bani guru kwazvo rinoratidza kuti rakati tsurumete zvekuti nzvimbo diki dzinenge dzirimo dzinojenga mvura. Parikuwonekwawo mvura yakajenga mubani iri zvinoratidza kuti yava nguva yekunaya kwemvura.

Varume vari kuratidza kuti vanga vaine musangano. Dzava nguva dzekuti vadye zvavo chikafu chinosanganisira nyama nezvinwiwa zvizere patafura yavari chena. Vese vakapfeka masvutu nematayi kuratidza kuti vanga vari pa gungano rakakosha.

Nzvimbo ineruzhowa rwakavakwa nesemende. Paruzhowa urwu panenzvimbo imwe yakapwanywa. Zvinoratidza kunge pakabondera motokari kana kuti makororo aida kupinda mukati menzvimbo iyi. Pane muti wemujakaranda une maruva epepuro.

Zvikafu zvemhando dzakasiyana -siyana. Zvinosanganisira makarotsi, hanyanisi, hove, mukaka, magaka, makeke, zvingwa, mavhoko nezvimwewo.

Munhu ari kushumira akaisa bhaibheri pamberi pake. Bhaibheri iri nderebhurauni uye rakanyorwa nemavara makuru. Iye wakafumbata maoko ake achitaura namusiki wake.

Murume ari kufamba akabata imbwa mbiri imwe kuruboshwe imwe kurudyi. Imbwa idzi dzaka sungwa nengetani uye dzine mabhandi muhuro, dzakaburitsa rurimi rwadzo kuratidza kuti dzaneta nekufamba. Kurutivi kune mudzimaiwo ari kufamba akapfeka manyangira dahwa

Mudzimai akamira achikurukura nemumwe akapfeka zvichena. Vakamira pamugwagwa uyo usina kuiswa tara. Kumashure kwavo kune zvimatakishopu zvidikidiki chimwe chinoratidza kuti ndecheEkoneti chimwe chinongoratidza kuti chakangoiswa denga chete asi pachigadzirwa matayi.

Mudhorobheni mune dzimba zhinji dzomudurikidzwa. Zvinoratidza kuti pakati peHarare pana"First" pane chitoro che"Edgars" uyewo chitoro che"Truworths". Panewo mudzimaiwo ari kudarika mugwagwa achiwambuka kuenda kurutivi rune"Edgars". Pamberi pane mvura yakajenga.

Ndiro dzapakurirwa sadza nenyama. Rakaiswa muriwo parutivi. Pane ndiro chena nedzimwe ndiro tsvuku neebhuruu yapakurirwa chikafu ichi. Zvinoratidza kuti pamutambo.

Uyu mudhorobheni inoratidza kuti pane miti irikuchengetedzwa zvakanaka, imwe yemiti iyi ine inofanirwa kunga yaomawo pane motokari mbiri dzakapakwa imwe itema imwe ichena. Tinoonawo vanhu varikufamba vachisvika panzvimbo iyi vakabata zvimabhegi zvavo.

Nzvimbo yesango. Pane miti isina kana mashizha uye huswa hwakaoma hune ruvara rwebhurawuni. Pane matombo ane mavara mapfumbu nemavara ebhurawuni

Maruva egirini ari kuratidza kuti anowana chikafu chakakwana. Rimwe ramaruva aya rakaiswa muchigaba chakapera dhiringi chikachekwa nepakati ndokuiswa mufudze netumwe tukwanisiro mukati kuti ruva iri rikure zvakanaka.

Motikari dziri kufamba mudhorobheni dzakatarisa rutivi rumwe chete. Tinoona kombi, imwe motikari tsvuku neimwewo Honda Fit tema. Motikari idzi dziri kufamba mumugwagwa wetara uye kumberi kwadzo tiri kuona midhuri yedzimba.

Nzvimbo yomudhorobheni yakapakwa mota dzakasiyan -siyana muZimbabwe. Motikari dzakapakwa apa dzine rupawo runonzi nhamba pureti rwemuZimbabwe. Pane vanhuwo vari kufamba mumapaseji kuri kuratidza kuti kuri kunaya.

Sango rine masora arikuratidza kuti aoma. Pane chinhu chinocherwawo pedyo nenzvimbo iyi. Nokuti pane motikari yakamira musango iri inoratidza kuti irikuda kututa zvinhu zvinocherwa pachinzvimbo ichi. Motikar iyi inhema uye yakashama kumashure.

Maruva aneruva rwegirini. Ane mashizha akareba mamwe akatarira mudenga mamwe akatarira pasi. Akadyarwa mumadziro memba. Paari ipapo pane magaba uye ivhu.

Shangu mbiri dzine ruvara rutema. Dzine mabhande matema uye zvisimbi zviri pamusoro zvine ruvara rwegoridhe. Dzinoratidza kuti dzine chitsiko chakati kwirirei. Dzine mukati mune ruvara rwekirimu uye pasi pane ruvara rwebhuruu neruchena.

Mudhorobheni mune mugwagwa. Murutivi rwemugwagwa umu mune mitaro inoratidza kuti ndidzo nzvimbo dzinofanira kupakwa mota. Panotori neimwe mota isina ku paka zvakanaka yatosungwa. Zvichiratidza nechikirimbani chayatoiswa pa vhiri. Pamberi Pacho pane motawo ye tekisi inotakura vanhu, nevanhu vanofamba vachikwidza nekudzika.

Zvidyiwa zvakasiyana siyana zvirikutengeswa. Pazvidyiwa izvi panosanganisira maputi maorenji ma apureyi nezvinananzi. Mabanana aripoo zvakare. Panemurume arikubaya baya mbozhanhare yake.

Muzasi megomo munezvivakwa zvizhinji zvinoratidza sekuti chikoro. Kuzasi kwedzimba dzekudzidzira kunoonekwa dzimba dzavarairidzi. Kudzimba dzevarairidzi kune imwechete yakawedzweredzwa isati yapurasitiwa nekupendwa

Pane mugwagwa wetara uneruvara rwakachenerukira. Mberi kwacho kunoonekwa miti yakawanda inemashizha aneruvara rwegirinhi. Imwe yacho midiki. Pane tambo dzemagetsi uye rayiti remugwagwa.

N'ombe iri mudanga. Iri kunanzvawo dombo remunyu iro rinosimbisa mabhonzo en'ombe nema join ayo. Mombe iyi ine kamhuru kayo kaiinayo mudanga iri.

Muti wemusango uzere minzwa. Muti uyu unoratidza kuti mamwe matavi awo akatooma asi mamwe achiri manyoro zvawo. Kumashure kwemuti uyu kunotaridza kuti kune sango guru rizere miti mizhinji.

Vanhu vakamira pakati padhorombeni apo panemugwagwa une tara. Vamwe vakamira varipedyo nezvingoro zvavo. Vamwe ndivo vane mabhegi. Panoonekwawo madzimai anenge akabereka vana. Pane murume ndiye akamira nemudzimai wake uyo akabereka mwana vachikurukura havo.

Nzvimbo yemusango inoratidza kuti ine miti mishoma sezvo pachakazara matombo. Pane zvimitiwo zvinozowonekwa nechekure zvimakwenzi zvimwe zvegirini nezvimwe zvacheneruka kuratidza kuti mvura ishoma. Sora zhinji raomerwa pongoitawo rimwe iro neiro rinenge richiri regirini.

Vanhu vari kudzana zvine mukurumbira. Vanhu ava ndeve chechi ye ZCC Mbungo. Vari kutamba mutoo wakada kufanana vachionekwa vese vakajamba mudenga kuratidza kuti ndicho chinhanho chomutoo uyu.

Mhuka dzemusango dziri kuratidza kuti dzirikudya sora rakanyatso kuita girini. Pane gomo ririkuonekwa nechemberi, poita Zhou mbiri, pane Mvuuwo dziri kutodya chikafu chadzo zvinotaridza kuti dziri pedo nedziva radzinogara.

Nzvimbo yemudhorobheni pane mudhuri wakanyorwa kuti chambiyoni koreji unoratidza kuti panzvimbo inodzidzirwa nevana vechikoro. Motokari dzirikufamba mumugwagwa panoonekwa maraitsi emumugwagwa.

Churu chiri kuratidzwa kuti chiri kuvakwa nemajuru panzvimbo yakaorera. Majuru aya avaka churu ichi achitoputira neuswa huri pedyo nenzvimbo iyi. Pane zvimitiwo zvinoonekwa zviri pedo nechuru ichi.

Mudziyo wemagetsi panoratidza kuti ndipoo panosangana tambo dzemagetsi dzakasiyana siyana. Pamudziyo uyu tinoona pane mafiyuzi nezvimwe nhengo dzinoshandiswa pakuchengetedza uye nekufamba kwemoto wemagetsi.

Miti yakamira iri musango . Mashizha ayo mamwe ari kuratidza kuti aoma zvinoratidza kuti yava nguva yechirimo yave kuzunza mashizha kuti igozova nemashizha manyoro pakunonaya. Imwe yemiti iyi mashizha ayo acheneruka.

Munhu wechikuru wakabata sanifurawa iro rinoratidza kuti vana varo vanga vave kutoibva. Mabatirwo akaitwa sanifurawa nezvinyorwa zvirimo zvinotaridza kuti ndezvechitendero chevakuru vakaribata sanifurawa iri.

Mhuka yenyati yakasvibira muviri wayo. Nyanga dzayo dzakaomarara imwe yagurika zvinoratidza kuti nyati iyi ichangobva mubope neimwewo nyati zvaita kuti igurike nyanga.

Chikoro chichiri kuratidza kuti chiri kuto tora vanhu icho chine zita rekuti Classic Academy. Pari kupfuurawo vasikana vaviri vari kuzvifambira zvavo. Parumhanya rwekushambadzira chikoro ichi pane nhamba dzembozhanhare dzakaiswa.

Nzvimbo inoratidza kuti inzvimbo yava nenguva isina kumbonaiwa. Sora riripo idiki diki uye pamwe hapachitorina sora nekuda kwekuomerwa kwenzvimbo iyi. Pane nzira yevanhu inoratidza kuti vanoifambisa vachienda kwakasiyana siyana.

Chipembenene chinonzi bhatafurai chine mavara maviri chine ruvara rweorenji neruvara rwebhurauni chine nyanga mbiri chakamhara paruva rinemawara Machena nemavara egirini nemavara epepuru

Murume akapfeka vesi chena. Anoratidza kuti akatarisa kumusoro uyewo akaisa zvinhu zvekunzwisa munzeve. Murume uyu akachengeta ndebvu dzake uyewo anoratidza kuti munhu anoita zvokusimudza simbi.

Nzvimbo yemudhorobheni. Pane vanhu vakawanda varikufamba. Vakapfeka zvipfeko zvina mavara akasiyana. Pane midhuri ine makamuri akaturikidzana inoreba ichienda mudenga. Mugwagwa une ruvara rwakachenerukira

Musha wakavakwa panzvimbo yakanaka zvikuru kwazvo. Pamusha uyu pane bundo regirinhi rinoratidza kuti rinodiridzirwa zvakanaka nekugurirwa zvinoyevedza. Kuruboshwe kune jojo tengi iro rinochengetedza mvura pamusha uyu. Musha uyu unoonekwawo une eya koni ne dhishi rekutora ma sai-sai.

Midziyo yechi zvinozvino inoshandiswa kutsveta zvivhiti vhiti. Zvivhiti vhiti zvinoiswa pamusoro petafura iyi muzasi moiswawo madhivhidhi nemadhekodha. Mumadhirowa ndoo munozoiswa dzimwe tambo dzemagetsi dzinenge dzichishandiswa nechivhiti vhiti ichi.

Uyu mureza une ruvara rweyero nerutsvuku. Mureza unokwidzwa panzvimbo yezvikoro, pane midhuri yehurumende uye panotambwa mitambo.

Miti yakasunganidzwa yakatenderedza kuratidza kuti mukati mune muti unenge wakadzwarwa unenge uchiitira kuti usariwa nezvipuka zvakaita sembudzi. Zvakare tinoonanzve fenzi nebhedi remuriwo kuratidza kuti ibindu riri pedyo. .

Imba inoratidza kuti haina nguva yavakwa. Imba iyi haisati yaiswa pendi uye ine juraworo rakavakwa nezvidinha zvesemende. Kuseri kweimba iyi kune mabhedi ane muriwo wegirini. Pane tsimewo rinoratidza kuti ndipo panocherwa mvura.

Nhandare inova yemutambo yakasiyana siyana. Inofanirwa inge uri mutambo wegorofu. Tiri kuona sora rinonyatsodiridzwa regirini rakanyatsosvibira. Pakabairirwawo mufanidzo yokushambadzira zvinhu zvakasiyana-siyana.

Gomo rine mapako makuru kwazvo. Muzasi mebako iri guru muri kuonekwa miti yegirini. Zvinoratidza kuti apa panowanikwawo mvura. Pane mabwe akawanda zvikuru kwazvo pazasi pegomo iri.

Dzimba dziri mudhorobheni dzakavakwa nezvitinha zvebhurawuni. Dzine mafafitera akaresvonaka. Dzine misuwo michena. Kumberi kwedzimba idzi kune mitiwo yegirinhi nemabvute ari kubva kumiti yakati wandei iyo iri kudonhedza mashizha.

Imba inotengeswa mbatya dzokupfeka dzakasiyana-siyana. Dzimwe dzembatya idzi dzakapfekedzwa pachidhori chinoratidzira semurume uye chime chakaratidzira sechidzimai kuti vashambidzire vanhu vanenge vachipfuura kuti vagowana kutengawo.

Vanhu vagere pamashedzi emumusika anoshandiswa kutengesa zvakasiyanasiyana. Pane vanhu vari kutengesa mango dzinova dzakapimwa mumabhagidhi vagere zvavo pamacheya vakapfeka maepuroni avo avonoshandisa pamusika nomumwewo murume ari kuverenga mari yake.

Nzvimbo yemubhorobheni meharare kunofanira kunge kurikumagaba. Kurikutengeswa zvakasiyana-siyana zvekuvaka uye vanhu varikutenderera vachiona zvinhu. Mumwe murume arikutengesa muchina yake yakasiyana siyana inosanganisira yekukuya dovi.

Vanhu vakafuratira varikufamba mudhorobheni. Pane arikufamba akabatawo bhegi reLaptop nemudzimayi akabata bhegi rake mumaoko akapfeka mutodo nehembe ineruvara rwe yero.

Makore akazara mudenga. Denga riri kuonekwawo nechomukati riri rebhuru. Makore aya ari kuratidza kuti angangokonzera kuti kunaye munguva pfupi pfupi inenge ichitevera.

Nzvimbo yemudhorobheni ine midhuri une zvitinha zvakaita gireyi. Pakamirawo mudzimai akapfeka zvichena. Panzvimbo iyi pakapaka motokari mbiri. Imwe yacho iHonda Fit tema. Pane mugwagwa usina tara uye nevana vari kufamba vachienda kumarumhu akasiyana-siyana.

Musha uchangovakwa unoratidza kuti wakashandisirwa purani ine hunyanzvi. Musha uyu wakaiswa pevhimendi yakarongerwa zvitina zvinoyevedza. Mataira achawo eimba iyi matsvuku uye mafafitera akatoiswa asi hapasati pakugarwa.

huku dzakataurwa dzikachekwa ndokurongedzwa mumudziyo vekuchengetera chando unodzaidzwa nechirungu kunzi kura bhokisi. Huku idzi dzakatanhaurwa dzikagadzirwa zvokuti dzimwe dzinotengeseka kuvanhu vanenge vachida kudya

Nzvimbo inova iyo yakavakwa zvidzimba zvemapuranga zvinoratidza kuti hazvisi zvekugara kwenguva yakareba. Pamberi pezviimba zvemapuranga izvi panoratidza kuti panga pakarimwa chibage pazere mashanga mamwe akatombopiswa.

Tafura tema nemacheya ayo mana matema. Zvakatsvetwa papevhimendi iyo yakagadzirwa zvakanaka nezvitinha zvitema nezvimwe zvitsvuku. Tafura iyi inoratidza kuti haisati yasimudzwa kuti indoiswa munzvimbo yekudyira.

Nzvimbo inoratidza kuti inoitirwa nesari yekudzvarira miti. Tinoona miti yakadzvarwa muzvigaba zve dhiringi zvinosanganisira ekokakora nemamwe ekumwa. Pane munatisi kana muraimani uri kuratidza kuti wakabukira zvakanaka.

Chigaro chinodaidzwa nokuti sofa, chigaro ichi chiri kuratidza kuti chiri panzvimbo yachino gadzirirwa hachisati chati chatengeswa. Chigaro ichi chine mavara mavara ebhurauni nemamwe akasvibirawo. Pamusoro pesora iri pane gumbo richasungirirwa pasofa.

Varume ava vakapfeka zvikabudura zvitsvuku nezvipika zvitsvuku uye mumwe akapfeka chipika chitema. Vari kusimudza maoko avo neavo vanovakurudzira pakutamba mutambo vari munhandare.

Nzvimbo Inoratidza kuti chikoro. Pane midhuri ineruvara ruchena nemarata matsvuku. Uye mumwe mudhuri unoratidza kuti hauna kupendewa. Vana Vari kumhanya mhanya munhandare , nzvimbo yekutambira ine uswa hune ruvara rwe girinhi.

Mugwagwa wetara. Parutivi rwawo pane kabvute kanomirira vanhu vanenge vakamirirawo mabhazi. Kurutivi rwemugwagwa uyu zvakare kunoonekwawo tunzira twavanhu vanenge vachifamba zvavo.

Iyi irin'i inopfekwa nemukomana nemusikana vanovimbisana kuzoroorana nenguva iripamberi inopfekwazve nemudzimai nemurume avo vanenge vapinda musvitsa vanenge varoorana inopfekwa kana uchinge wakapfeka nhumbi dzako dzakanaka.

Vanhu vari pagungano rinoratidza kuti ringangova riri rezvematongerwo enyika. Zvimwe pane muimbi arikudandaura vanhu vachifara zvavo. Vazhinji vagere pasi kuratidza kuti varikumboteerera zvirikutaurwa maringe nemutambo uyu.

Ruva rezimbani rinoratidza kuti rakadzvarwa panzvimbo yakaorera. Rana mashizha akanyatsoita girinhi uyeriri kutungira richiratidza kuti riri kuwana chikafu charo chakakwana. Ruva iri rinoshandiswa sekuita semasamba uye kushandiswa kuvanhu vanenge vasinganzwe zvakanaka.

Huswa hune ruvara rwegirinhi hwakanzwa mvura yakakwana. Hwakakura zviri pakati nepakati. Kumberi kwacho kune miti yakaoma neimwe ine mashizha madiki.

Nzvimbo iri pedyo neChegutu ine mufananidzo wendege wakaiswa pamusoro pezvivakwa. Pedyo nenzvimbo iyi pakamirawo bhazi reInter-Africa rinoratidza kuti ramira kuti vanhu vamboona zvavo nzvimbo iyi. Bhazi rakapendwawo zveyero uye nemutsara wegirinhi.

Chikafu chakaburwa chikaiswa mundiro chena ine murukomberedzwo rweruvara rwe goridhe. Mundiro uyu mune kamukonde kesadza kadiki , muriwo we girinhi wakabikwa zvakanaka nenyama yaka isvo tsvukira yakaiswa parutivi.

Mhembwe irimusango. Chiso chemhembwe iyi chinoratidzakuti ichiri tsvana. Yakanyura mumasora egirinhi. Zvakaibatsira kuti isanyatsokuonekwa izvidzivirire kuzvupuka zvinodya nyama yemhembwe.

Motikari nemabhazi zvirikufamba zvimwe izuva rovira kana kuti achiri mangwanani nokuti kunze hakusati kwanyatsochena. Zvakato raita ma raitsi. Bhazi ririkuonekwao richitevera kumashure kwe gonyeti.

Vanhu varikufamba munzvimbo yemudhorobheni. Nzvimbo iyi inoratidza kuti ine zvivakwa zvemudurikidzanwa, uye pakapaka motokari dzakazara pasi pemuti panotonhorera. Panoratidzawo kuti pari kuraswa marara zvisiri pamutemo akasangana nemashizha .

Mufananidzo wemurume wakatorwa neruvara rwatinoti muchirungu 'black & white ', murume uyu une ndebvu dzakazara mumatama ake, uye akatarisa mberi achiratidza kuti munhu ane mukurumbira.

Matende anoshandiswa kana paine mutambo kana kuti paine basa rinenge risingazo enderere mberi kwenguva yakareba. Pane varume vakamira vakatarisa divi kuratidza kuti pane zviri kuva katyamadza. Patende iyi pakanamirwa mapepa anoratidza kunge marizautsi ezve kuvhota.

Sango rinoratidza kuti rine miti yakura kwazvo. Miti irikuonekwa hunde dzayo dzinoratidza kuti mamwe matave ayo akatooma akambogurwa. Mushure kwehunde yemiti iyi kune sango rine miti yegirini.

Vanhu vari pedo nezvitoro zvine zvikwangwani zvakanyorwa mazita ezvitiro izvi. Vanhu vari kufamba vachienda nzvimbo dzakasiyana-siyana uye pane motikariwo dziri kufamba. Pane vamwe vari kusunda zvingoro. Ipapowo tiri kuona pamwe pari kudarikwa nekabiriji kematanda.

Vanhukadzi varikuratidza kuti vari pamutambo wavo wevanhukadzi. Vazhinji vavo vari kutamba zvikuru kwazvo vachinyemwerera kuratidza kuti vane mufaro. Pane zvigarowo zvitema zvanoshandisa kuzororera.

Tambo dzemagetsi dzakaiswa pamatanda adzodzichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Patambo idzi pane shiri mbiri dzakatomhara zvadzo pamagetsi aya. Hadzibatwe nemagetsi nokuda kwemhando yemakumbo adzo.

Mugwagwa urimutara unoratidza kuti urimumarokesheni, kurutiviri rweruboshwe kune rumhanya rwaka vakwawo rwuchiratidza kuti mukati munofanirwa kunge muine chikoro. Pane tambowo dzemagetsi. Pedyo nerusvingo pazere marara anoratidza kuti akambozama kukuriwa asi vanhu varikungoramba vachirasa marasa

Masora anomera mujinga merwizi umo munenge munenge mune mvura yakawanda. Akanyatsokukura zvakanaka ari egirini. Arikuratidza kuti ari kupepereserwa kurutivi rumwe chete nemhepo inenge ichivhuvhuta.

Motikari zhinji dziri kufamba mumugwagwa dzakatarisa rutivi rwumwe chete. Pane murumewo arikuratidza mashiripiti ake achifamba ari pamusoro petayi remotikari, akapfeka tirauzi reruvara rutema neshangu tema.

Motikari dzirikufamba mumugwagwa wemudhorobheni. Kune vanhuwo varikufamba variipa vheranda ezvitoro. Motikari yatiri kuona imotikari ye Toyota Fochuna inerupawo wemu Zimbabwe we ATM- 0784.

Mugwagwa wetara unofamba dzimotikari. Kurudyi kwawo kunoratidza kuti kune musha uye kune nzira yevanhu yekufamba netsoka. Kurutivi rworudyi kwemugwagwa kune tsvina iriko.

Pakati pedhorobheni panoratidzaa chivakwa chakaiswa mudurikidzwa chinodadisa kuona. Mujinga mechivakwa ichi munemotikariwo dzakapaka dziripabvute. Pane imwe motikari yakamira muzuva. Vanhu varikuita besanwa panzvimbo iyi zvirikukwira nekudzika.

Chivakwa chejurahoro chinoratidza kuti kunze kwacho kunoraswa marara nevanhu akasiyana siyana, kune zvimakwenziwo zvegirini zvirikuonekwa mujinga mejurahoro iri. Nzira dzevanhu dzakati tare tare dzichienda kwakasiyana siyana.

Pitsa yakanatsokuiswa mubhokisi rayo. Inoratidza kuti yapedza kubikwa yachekwa- chekwa yakaitwa twupisi twokuti vanhu vadye vachinatsokuinamanura. Kudya uku kunoratidza kuti kune twunyama -nyama, twumazai netwufurawu.

Motikari dziri kufamba mudhorobheni dzakatarisa rutivi rumwechete. Pari kuonekwawo kombi chena, motikari tsvuku neHonda fiti tema. Motikari dzose idzi dziri mutara. Kuritivi kwadzo kworudyi kune sango rine miti rakazarawo zvikwangwani zvokushambadzira zvinhu mudhorobheni.

Imba hombe yakavakwa zvakanaka yakaprastwa, ine marata uye ine mawindow asati aiswa. Pane mudhuri inoratidza kuti ituckshop ine zvinhu mukati pane murume akamira panze.

Vatenderi vechipositora vagere pagungano ravo iro riri kuratidza kuti riri kuitirwa mumba vadzimai vakapfugama vana madzibaba ndivo vakamira sana baba vakuratidza kuti vari kunamata vachinamatira kungava kukomborerwa kana kunaya kwemvura

Chivezwa chinoiswa muimba yokurara chinonzi wadhiropu, chineruvara rwebhurauni. Chine girazi rokuzviona uye mikova, uye madhirowa anemibato.

Nzvimbowo yemudhorobheni ineimba uye mafafitera, pama fafitera panemaketeni ekuvharawo kuti vanhu vasaone zviri mukati, pakaiswa simbi dzekuvharidzira makororo asakwanise kupinda muimba iyi.

Nzvimbo inovezwa mibhedha. Mibhedha irikuonekwa yakaturikidzaniswa iri yemapuranga . Ine madhurowawo ekuisa mbatya dzemu bhedhuru. Mibhedha iyi haina mamatiresi.

Mugwagwa unoratidza kuti waimbova netara yakakwana asi ikozvino wazara makomba makomba ayo akado zadzikiswawo nekuiswa matombo. Kune motokari iri kuratidza kuti iri kufamba mumugwagwa uyu. Murutivi rwemugwagwa mune sora rakaoma.

Masora akaunganidzwa panzvimbo imwe chete. Ari kuratidza kuti masora ayo aoma. Zvinofanira kunge ari kushaya mvura yakakwana. Masora mamwe aya mamwe ava kuwira pasi mamwe ava kutoworera kuti agoita mupfudze unonzi murakani.

Goronga rinoratidza kuti rinomboerera mvura panguva dzekunaya miti mizhinji yakarembera mugoronga iri inoratidza kuti yawa nenyota yemvura yava kudambuka dambuka matawi goronga razara ndtutsotso twematawi emiti iyi

Tambo dzemagetsi dzineruvara rutema. Shiri yakanhara ipapo ineruvara rutema. Ndinoona ruvara rwupfumbu muzasi memagetsi.

Nzvimbo yemudhorobheni yeHarare . Vanhu vakawanda varikufamba panzvimbo iyi . Vakapfeka zvipfeko zvine ruvara rwakasiyana pane motokari dzakawanda . Pane mudhuri wakanyorwa kuti "Techno " neruvara ruchena .

Munhukadzi ari kufamba mundandare akasimudzira mureza wokutsigira timu yake. Akapfeka hembe tema uye mutirauzi mutema wakaisvonaka. Ari kuratidzira kuti ari kuratidzira mureza uyu kuvanhu vari kusapota mutambo.

Mudhorobheni mune motokari ne mabhazi zvakasiyana siyana. Tinonona honda fiti ne imwewo Toyota irikutofamba zvayo mumugwagwa. Tionona midhuri yemudurikidzanwa inowawo ine chitoro cheMickles

Gomo guru kwazvo rinoratidza kuti harina miti mariri. Ringori gomo redombo. Muzasi megomo iri mune mapani nemiti mizhinji kwazvo. Zvinoratidza kuti muzasi megomo iri mune vanhu vakatovaka dzimba dzavo.

Nzvimbo yakavakirwa dzimba dzakakura dzinogarwawo navanhu. Uye dzimwe dzirikuratidza kuti dzichiri pakati pokuvakwa. Poitawo mugwagwa uyo une zvitaitai zvinovheneka munguva dzemanheru, unofambawo dzimotokari.

Bere rakazvambarara zvaro rakazorora musango. Bere iri riri munzvimbo inebundo rakawoma uye zvikwenzi zvakaomawo. Pamberi paro panekazhira kanodarika kachienda

Chivezwa chewadhiropu chinoratidza kuti chakatsvetwa padzinga nemusha. Musha une rudziro rwakapendwa pingi. Pazasi pacho pane zvidhina zvisina kuiswa pendi. Wadhiropu iyi ine giraziwo rokuti vanhu vazvione.

Zvivezwa zvinoshandiswa muimba yokuvata zvinosanganisira hedhi bhodhi nemadhirowa anenge ari kumativi komubhedha. Mamwe madhirowa ndiwo anozoshandiswa patafura yokupfeka nevanhu vanoshandisa bhedhuru iri.

Munhu akabata chimwiwa cheCoca Cola neruoko rworuboshwe. Chigaba ichi cheCoca Cola chine ruvara rwakaita bhurawuni. Chimwiwa ichi chinofarirwa navanhu kana vapedza kudya zvinonaka kuseredzera chikafu chavo.

Nzvimbo yekuvambuka rwizi inodeedzerwa kuti bhiriji yakavakwa ikaiswawo masimbi. Parutuvi rwayo panoratidza kuti panorasirwa marara zvisiri pamutemo. Murwizi ruri padivi mune sora ririkumeramo rakakura zvikuru kwazvo.

Shedhi ine marata ane ruwara rutsvuku. Inoratidza kuti ine vadzidzi vakagara imomo mumwe mudzidzi arikufamba akabereka bhegi. Yakakomberedzwa newaya uye pane muti une mashizha ane ruwara rwe girini.

Mugwagwa unofamba nevanhu vanofamba netsoka uye vaya vanochovhawo mabhasikoro. Mumugwagwa uyu munoratidza kuti sora rakagurirwa kuitira kuti pachenewo. Tinoona marara akazara mumugwagwa unofamba nevanhu.

Nzvimbo yeguta reHarare. Vanhu vakagara padyo nemugwagwa. Vanoratidza kuti varikutengesa. Pane mukadzi akawaridza zvinhu zvake pasi. Pane murume akamira anoratidza kuti arikutaura nemukadzi arikutengesa. Uye vanhu varikufamba nemugwagwa.

Mudziyo wechizvino zvino wekuturikira nekutsveta chivhitivhiti. Muzasi memudziyo uyu mune hwangwaridzo yekuzoisa maDVD nemaDSTV dhekodhasi. Pane madhirowawo ekutsveta tambo dzinoshandiswa pachivhitivhiti ichi.

Musoro wakarukwa bvudzi rokutenga rakasvibira sematsito. Wakaiswa maruva machena uye mucheka muchena unoremberera uchidzika nomusoro uye mhete chena.

Mota dziri mudhorobheni dzakapakwa pajinga nomugwagwa. Panoratidzawo kuti pane pavhimendi yokuti vanhu vafambe nayo uye pakadyarwa maruva nekanzuru yenzvimbo iyi. Mberi kwacho kune mumwe mudhuri uchiri kutovakwa unoratidza kuti wava pedyo kupfurirwa.

Bindu rakakomberedzwa nejuraho resimende. Munoratidza kuti zvirimwa zvakaoma asi mune huswa humwe hune ruvara rwegirini uye miti iripa jinga inoratidza kuti yakasvibira yakaguta mvura.

Nzvimbo yemudhorobheni reHarare. Panoratidza kuti pane midhuri yakavakwa uye chitoro chinotengeswa pizza. Vanhu vari kufamba kunze. Chine ruvara rutsvuku neruvara rwegirini. Pane mugwagwa une ruvara rwakachenuruka.

Ndiro chena yakachekererwa masaradhi. Pamasaradhi aya panosanganaisa matomatisi, hanyanisi netwumuriwo twegirini twunoita kuti zvinakidze kuonawo kana wakatarisa masaradhi aya. Panoratidza kuti pane zvekudyisawo zvakatsvetwa patafura iyi.

Bani rizere masora akaoma. Bani iri rakanyatsa kuti tsurumete. Hamuna miti mikuru rizere zvimakwenzi, zvinoratidza kuti maimborimwa mbeu makwenzi nemiti zvichitemwa.

Zvishiri zviri muchirugu chazvinochengeterwa. Zviri kuonekwa zviri zvitatu uye zvine dhishi razvo reorenji rinochengeterwa chikafu. Zvakaisirwawo miti yekuti zvimbururuke zvichimhara kana kuvata zvakamira ipapo.

Sora rinomera riri pamusoro pemvura rakapapamara pamusoro pemvura. Sora iri rinowanikwa mumadhamu anorashirwa zvinhu zvine hutsvina zvakafanana nema siweji. Rakasvibirawo uye rimwe raro ririkuoneka mashizha ari e girinhi mamwe ava e bhurauni.

Mukati medhorobheni reHarare munaFirst Street, patinoonawo chitoro cheTruworths necheEdgars zvakavakwa zvemudurukidzanwa. Kune vanhuwo varikufamba vachitendererawo munaFirst umu vachitsvagawo zvavari kutsvaga.

Vatambi vemutambo vekarate vanoratidza kuti ndevenyika yeZimbabwe. Varikumira vachiratidza mukombe yavakawina pamitambo iyi. Vose vakatarira uye nokubata mureza wenyika yeZimbabwe.

Imba yekurarira inoratidza sekuti ndeye pahotera. Pane mubhedha wakawaridzwa zvakanaka chose uye pekugarira munhu achi chinja mvatya. Tinoona pane pillow yekutsamhira uye maLights ekujekesa mumba.

Maruva machena anoratidza kuti akanatsokupararira zvinonakidza kuona. Pakati pemaruwa aya pane zvimwe zvimaruwa zve yero. Maruva aya anokwanisa kunge ari emumuti zvechokwadi kana kuti akagadzirwa nema paurasitiki.

Mukoto uri mudhorobheni . Panoratidza kuti kupinda pamumukoto uyu patorine gedhe rakavhurwa. Pane vanhu vari kufamba mumukoto umu nemumwe ari kusunda ngoro yake. Mutoriwo nemotokari tsvuku yakapakwa mumukoto.

Nyama yenguruve irimuchitoro cheSPA. Zvirikuonekwa kuti inhengo yenguruve inezita rakanyorwa kuti machende. Inenge nyama inonaka kwazvo yabviswa panguruve iyi.

Motikari dzekamira imwe iri mugwagwa neimwe yakamira padivi pomugwagwa kuratidza kuti yakapaka. Tirikuonawo mudzimai ari kuzvifambira zvake mudhorobheni achipfuura pedyo nemotikari iyi yesirivha. Imwe motikari itema.

Nzvimbo inehungwanda ngwanda hwesimbi dzinova dzisingachashandiswe. Dzakaunganidzwa kuti pazovazve nevamwe vanodzitora vachindoshandisa kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana. Kurudyi kwacho kune motokariwo chena.

Nzvimbo yemudhorobheni yeguta reHarare. Pane mudhuri une makamuri anoturikidzana. Panoratidza kuti pabhangi panotorwa mari uye pamwe pacho pane bhizimusi rinotaridza kuti panotengeswa mbozhanhare nezvimwewo zvakasiyana. Pane motokari dzakamira uye pane mugwagwa une ruvara rwakachenuruka.

Varikuita besana mudhorobheni . Vamwe varikufamba vakabata mbozha nhare nemabhegi, vamwe ndivo vakamira vachiratidza kuti varikukurukura, vamwe kutori kuzorora chaiko vakazemberawo pamidhuri yemapuranga.

Chiru chirikuvakwa nemajuru achishandisa vhu rwakaita dema. Vhu ririkushandiswa iri kuwaka churu rakaorera uye akasvibira. Pane mapundo akaoma arikuonekwa akumanikidzwa kuwana kupinda muchuru ichi

Mudhorobheni reHarare. Pane mudhuri unoratidza kuti chitoro chinotengeswa zvinhu zvakasiyana. Pane mudzimai akamira akapfeka masiki ine ruvara rwebhuruu chipika chitema nemudhebhe une ruvara rupfumbu akamira pamusuo. Mudhuri une ruvara rutsvuku neruvara rupfumbu rwakandosvibira.

Vanhu vazhinji vakamira mumugwagwa vanoratidza kuti ndiyo nzvimbo yavanotakurirwa. Kune makombiwo anoratidza kuti atozara aakuenda navanhu. Mugwagwa wakamira vanhu ava hauna tara ndewe guruva. Pane mumwe mudzimai wakapfeka zvichena akamirira mabhazi.

Zvifambiso zvemumugwagwa. Gonyeti rakamira pasi pane ruvara rwebhurawuni. Iro gonyeti rine ruvara rutema, rwesirivha, rutsvuku neruchena. Rakanyorwa nemavara matema. Rine mavhiri matema.

Musikana anoratidza kuti ari munhandare. Akapfeka zvipfeko zvekutamba mutambo. Akapfeka chipika chine ruvara rutema nemavara epepuro nechikabudura chine ruvara rutema nemavara epepuro. Akarukwa musoro wake nebvudzi rekutenga uye akabata chinhu mumaoko ake chineruvara rwepepuro nerwe(orange).

Muti unoratidza kuti wanga waoma ukazoitawo tumabukira pasi. Tumabukira utwu twakazokura zvakanaka, zvakare twatovawo namaruva machena. Pamaruva apa pazere tupukanana tunenge tuchida kuona chikafu pamaruva aya.

Ndiro chena yakapakurirwa sadza nemuriwo wegirinhi. Sadza iri rinoratidza kuti rakamonwa zvakanaka uye rakanzwa mugoti. Muriwo uyu wakaiswa matomatisi, hanyanisi uye une muto wokuti unyatsonaka nokutsvukira.

Adhaputa ine ruvara ruchena. Yakaiswa zvinotora moto, chimwe chinoratidza kuti ndeche kombiyuta imwe inoratidza kuti chinotora mwoto ndechekuisa mbozhanhare. Zvakatsvetwa patafura ine ruvara rwebhurauni.

Vanhu vari kufamba mudhorobheni vamwe vachiita beswana nemotikari dzinofanirwa kunge dzakamiswa nerobhoti. Pane murumewo ari kufamba akaisa ruoko rwake mumbudu akabereka bhegi ari kuendawo rutivi rwake. Pamashure pake pana amai vakabata hendibhegi yavo uye vakabata foni yavo mumaoko.

Mudhorobheni mune motikari dzakasiyana-siyana dzimwe dzakapakwa zvadzo. Pane motikari yeIsuzu yakamira parutivi pemugwagwa. Motikari iyi ine chikwangwani cheAGA 1713 chiri cherupawo rwayo

Chita chevanhu vari kupembera vari kuratidza kuti vapasa muzvidzidzo zvavo. Vamwe vakasimudzira masetifiketsi avo avapiwa panguva iyi. Vagere mutende kuti vawane bvute kubva kuzuva.

Nzvimbo yemudhorobheni inoratidza kuti inzvimbo yekumaindasitiri. Kune chishedhi chine marata chinoratidza kuti inzvimbo inobikirwa chikafu. Pane mabhaketi ane ruvara ruchena . Pane zvigaro uye parikubuda hutsi.

Mugwagwa wetara, urikuratidza kuti pane miti yomujakaranda irikudonhedza maruva ayo epingi awo azara mumugwagwa. Kumucheto kwomugwagwa uyu kunoratidza kuti kwakacherwa goronga rinofamba nemvura yekuyerera iro rakaiswa simbi dzine maburi-maburi.

Nzvimbo yemudhorobheni, vanhu vakawaridza musika wavo mujinga memugwagwa. Pane zvinotengeswa zvakawanda. Pane michero yakasiyana maorenji, mapainiepuro nezvimwewo. Pane mudzimai akapfeka chipika chegirinu uye mudzimai ari kufamba.

Nzvimbo yemuruzevha. Pane imba yakavakwa nezvidhina, uye yakapfirirwa nehuswa hunoratidza kuti hwasakara. Pane dzimba dziri padyo neimba iyi uye miti yemibanana. Pane huswa hwakaoma.

Pamusha unoratidza kuti une ruzhowa rwemiti yemugwazhawa nefenzi. Pamugwazhawa apa pakahakirwawo chidhende. Panoratidza kuti pane nzvimbo inorashirwa zvinhu zvisingachashandi nokuti pane matayi nemasitovhu asingachashandiswi.

Nzvimbo yemabizimusi. Panoratidza kuti inzvimbo yemasai sai evanhu ve neti hwani. Pane mudhuri wakavakirwa mukati une masimbi ane ruvara ruchena. Pane chikwagwari chichena chakanyorwa nevara matema nematsvuku. Pane miti ine mashizha ane ruvara rwegirini. Pane huswa hune ruvara hwegirinhi. Pane mugwagwa une ruvara rwakachenura .

Miti yakawanda kwazvo iripo padyo nedzimba. Ine mashizha matete madiki akapararana uye mapazi ine hunde dzine ruvara rutema uye iri pedyo nemugwagwa.

Miti inoratidza kuti ndeye mupuranga. Yakawanda uye yakakura yakareba ichienda mudenga. Ine mashizha ane ruvara rwegirinhi. Pane huswa hune ruvara rwegirinhi uye hwakaparadzana pamwe panooneka ivhu rine ruvara rwebhurawuni.

Mudzimai arikuratidza kuti arimubindu rake. Arikutemha murivo uyo waanoda kuzondobika. Murivo uyu urikuratidza kuti muzhinji wacho wakareba zvikuru kwazvo zvokutoda kuinzana naye.

Komichi yakaiswa patafura painodyirwa. Tafura apa panemikicha inofadza kuona inosanganisira zvimwe zvakanyorwawo kuti simati zvinokurudzira vanhu kugeza maoko. Pane maforogo kudyisa nezvipunu, pane girazi rakaisirwa mazeya echando nemvura mukati.

Miti yegirini inoratidza kuti yaka diridzirwa zvakakwana, denga riri kuonekwawo risina kana gore zvaro richingori rebhuruu. Miti iyi inoratidza kuti irikuchengetedzwa zvakanaka pasango iri.

Muti une mashizha akareburuka uye akapfumvutira. Une ruvara rwegirinhi rwakachenuruka uye mamwe mashizha akaoma ane ruvara rwebhurauni. Uri pasi pakaiswa zvidhinha zvine ruvara rwebhurauni.

Chivakwa chemudhorobheni chinoratidza kuti chakavakwa dzimba dzemudurikidzanwa. Chine mafafitera mazhinji kwazvo . Padivi pechivakwa ichi pakamira motikari yakanaka chose.

Rinongoriwo besanwa panzvimbo iyi inoratidza kuti pamusika. Pane migwagwa isina kuiswa tara. Vamwe ndivo vakasenga masaga avo vamwe vakagere pangoro dzavo. Vamwe vari mumarori avo vamwewo vari mumasambureni vamwe vakavhara miromo yavo.

Nzvimbo yomudhorobheni ine miti yakasvibira zvikuru kwazvo inoratidza kuti iri kuchengetedzwa. Panofanirwa kunge pari pakati pedhorobheni nokuti tiri kuonawo mota dziri kufamba dzichiendawo munzvimbo dzakasiyanasiyana navanhuvo vari kufamba. Pane imwe motokari yakatobereka vhiri.

Vanhu varikuita besanwa mudhorobheni. Varikupfuurao panoratidza kuti pane ma flats anogara vanhu pachitengeswa zvinhu zvakasiyana siyana mumasaga. Vamwe ndovakatakura masaga vachikwidza vamwe vachidzikao vakabata zvitengwa zvavo.

Nzvimbo inoratidza kuti inzvimbo yemabhizimusi. Pane mudhuri unoratidza kuti panotengeswa magetsi ekubikisa egasi. Pane chitoro chine ruvara rupfumbu nerutema chanyorwa kunzi Mbare. Panoratidza kuti pane zvimwezve zvinotengeswa mukati meshedhi iri kumberi.

Shumba hadzi yakapereka mwana wayo kumusana. Uyo wakabudisa nzwara kuti awane kubatira pana mai vake .Shumbu iyi iri kuratidza kuti iri musango uye ruvara rwayo nderwe bhurawuni.

Nhandare yakaiswa bundo rakanaka zvikuru kwazvo. Bundo iri nderegirinhi rinoratidza kuti rinogara richichekererwa uye kudiridzirwa nenguva. Kumashure kwenhandare kune mahofisi emudurikidzanwa anoratidza kuti ndeevanhu vanochengetedza nhandare iyi.

Vatambi venhabvu vechikwata che"Highlanders," vamirira kuti vapinde mumutambo vari munhandare iyo ine bundo rine ruvara rwegirini. Pane chita chevanhu vevawokeri vakazara munhandare, vazhinji vakapfeka hembe dzakafanana nedzevatambi.

Nzvimbo inemiti yegirini unofanira kunge urimuchakata. Mberi kwemuchakata uyu tirikuonawo mujakaranda unemaruva epepuro. Panoratidza kuti panemunda wakabva kukohwiwa manje manje asi pakatopiswa nekuti varikuratidza kuti vavakuda kugadzirira kurima kweumwe mwaka.

Vanhu vechidzimai varikuita makundano ekumhanya. Varikuratidza kuti varikusimbisa dzama dzavo. Vakadzi ava vakapfeka nhumbi dzakasiyana siyana uye vose vari kumhanya vasina kupfeka shangu.

Nzvimbo inopesana njanji pakazara njanji dzakati wandei uye pane murume ari kuchinjika njanji idzi. Ngura ine njanji idzi inoratidza kuti dzava nenguva dzashanda kuratidza kuti hakusisina zvitima zvinofamba.

Panzvimbo panotengeswa uye kugadzira mabhatiri edzimotokari zvakare pane maSolar anoshandiswa kuchaja mabhatiri anenge apera moto. Pane mudzimai ari kudarika panzvimbo iyi akatakura ngamura yebhegi rake uye akabereka mwana waakamonera netauro repingi.

Vanhu vakamira panzvimbo inogadzirwa matayi uye kutengesawo matayi. Pane mishina yekugadzira matayi anenge aponja uye varume vanoratidza kuti ndiro basa ravo. Tinoona rori yakamirawo ipapo inoratidza kuti iri kuda kushandirwa nevarume vatatu vakamira.

Vanhu vanoratidza kuti vari pamutambo urikufadza zvikuru kwazvo. Pane vanhu vanenge vaimbi vakakokwa pamutambo uyu vakapfeka hembe dzeorenji. Varikuridza hosho vachifadza vanhu varipo. Pamusha uyu pane pevhimendi yakaiswawo nesemende.

Mugwagwa uri muguta wetara. Motikari dziri kupesana mumugwagwa uyu. Kuruboshwe kwemugwagwa kune juraho rakavakwa nesimende rakareba zvikuru kwazvo. Mumativi emugwagwa uyu muzere miti.

Vanhu vari kufamba zvavo mudhorobheni. Tinoona mudzimai akatakura masaga ake ezvinhu zvaanenge awana mudhorobheni. Mumwewo ndiye arikufamba akabereka mwana achiratidza kuti pane kwaakanangawo kuti andoita zvinhu zvake mudhorobheni.

Mashizha emuti wemugwazhawa. Mashizha aya ndeegirinhi kuratidza kuti mugwazhawa uyu uri kuwana mvura yakakwana. Ari kuratidzawo mitaro mitaro yakanaka zvikuru kwazvo.

Miti yakawanda kwazvo iri padyo nemugwagwa. Imwe ine maruva ane ruvara rwepepuro nemashizha ane ruvara egirinhi inehunde. Imwe haina mashizha ,miti iyi iripadyo nemugwagwa Panehuswa hwakaoma uye huswa huneruvara rwebhurauni.

Chivakwa chakakura kwazvo. Chakapendwa neruvara rupfumvu. Chakapfirirwa nemarata ane ruvara rupfumvu. Pane munhu murume ari kufamba akapfeka shangu dzine ruvara rwebhuruu nemudhebhe nechipika. Panoratidza kuti pane mugodhi wakacherwa pamberi pemudhuri uyu.

Nzvimbo inoratidza kuti inemiti yegirinhi. Pakati pemiti iyi panoratidza kuti panechitsuwawo chimwe chisina miti iyi. Miti iyi inokwanisa kushandiswa semaruva pamisha kushongedzawo nzvimbo dzakaita semagiraundi.

Vanhu vari munhandare yepa"Zim Cyber City" yemutambo wekiriketi. Murume ane mbatya dze"yellow" dzakanyorwa kuti 98 kumashure ndiye akabata bheti. Vamwe vari kutenderera munhandare iyi mutambo uchienderera mberi.

Nzvimbo yemudhorobheni inoonekwa ichichengetedzwa miti zvakanaka. Panzvimbo iyi tinoona miti yegirini uye mukati mune midhuri inenge yedzimba dzemudurikidzanwa. Pane zhira zvakare dzavanhu dzekuti vafambe kuti vasvike pamidhuri yakasiyana siyana.

Vanhu varikutamba mutambo we cricket munhandare yepaZim Cyber City. Mumwe arikumhanya achida kundokanda bhora kuneuyo akabata bheti. Muzvinapembe amire akapfeka heti yake achiongorora mutambo uyu.

Imbwa tema irikufamba kuseri kwemudhuri. Imbwa iyi inoratidza kuti yakatsvukuruka pamuromo payo uyewo nekumakumbo. Iri kufamba pasora diki uye panzvimbo inoratidza kuti yave nenguva isati yanaiwa.

Bhusita remasayi sayi embhozha nhare neruvara ruchena nerutsvuku. Rakareba richienda mudenga munoonekwa denga mune makore aneruvara ruchena. Pane ine ruvara rwegirinhi padyo pabhusita iri.

Chikwangwani chakaiswa pachivakwa chinoratidza kuti muchivakwa umu munoitwa zvekugadzirwa hembe dzekupfeka nekuisa mazita pamatishetsi. Muchivakwa ichi munoratidza kuti munoitwa zve girafiki dhizaini uye nhamba dzamuzvinabhizimusi uyu dzakanyorwa pazasi.

Imba inoratidza kuti Imba yekuvata . Pane mubhedha unamachira ane mavara machena nematema ne mavara e orange . Pane maketeni akareba ane ruvara rupfumbu ,uye mumba mune siringi ine ruvara ruchena .

Shiri yakamhara pachigutsa. Inowadzodeidzwa kuti jenen'ene. Ineruvara rutema, rutsvuku, ruchena nehuma yayo ine mavara matsvuku. Shiri iyi yakatarisa kumashure uye irikuratidza kuti pane zvairikuona.

Nzvimbo inoonekwawo ndware dzakasiyana siyana. Pandware idzi pane zvimapako izvo zvinokwanisa kugara tupukanana. Miti iri pedyo nendware idzi yakatooma inokuratidza kuti mvura iri kuita shoma.

Vatambi vemutambo wekiriketi varikuonekwa vari paZim Cyber City. Varume vaviri vari kutamba mutambo uyu. Tinoona mumwe akabata bheti kuti arove bhora iro rinenge rinoda kukandwa pamutambo uyu.

Vanhu vagere padare pana mambo kuratidza kuti pane nyaya dziri kutongwa. Mabharani wamambo anenge achinyora pasi izvo zvirikuitika padare iri. Pazere chita chevarume.

Fenzi yakashandiswa kuchengetedza miti yakasiyana siyana. Miti iyi inoratidza kuti ndeye mi"gum tree". Mizhinji yacho yakarebenuka zvikuru ichienda mudenga. Miti iyi ndeyegirinhi.

Motikari dzakapakwa panzvimbo isina tara. Pane makombi maviri nerori imwechete. Rori iyi yakasimudzwa musoro wayo kuratidza kuti irikugadzirwa nanamakanika vemotokari.

Nzvimbo yemuguta reHarare pamusika wembare. Vanhu varimumusika wakakomberedzwa nejuraho. Mune misika ine marata uye mashedhi ane zvinhu zvinotengeswa zvinhu zvakasiyana siyana. Vanhu varikufamba vachitenga vari imomo.

Nzvimbo yemugwagwa wetara iri kufamba motikari dzakasiyana siyana. Pari kutoonekwa motikari ye hondafiti iri kuuya nemumugwagwa uyu. Pamugwagwa apa panoratidza kuti paimbova nemarara asi vanhu vakabatana vakabvisa mara vakatsvaira tsvaira uye kukura iyi. Pane nzirawo inofamba vanhu vanofamba netsoka.

Iyo inonzi pinjisi ineruvara rutema inoshandiswa kusunga waya kana munhu achigadzira ruzhowa rwepabindu kana kuti ruzhowa rwemumunda kana kuti ruzhowa rwunokomberedza chikoro.

Sango rime miti yakasiyana-siyana yegirinhi. Pasango iri pane mugwagwawo urikubuda napo. Pane chikwangwari chinofanirwa kunge chakanyorwa machengeterwo angaita nzvimbo iyi. Asiwo pane marara azere pasi pemiti iyi.

Nzvimbo yemudhorobheni ine mugwagwa wetara. Pakatiwo pane sora panoratidza kuti pane tunzira twunofamba vanhu. Mumhiri memugwagwa uyu mune nzvimbo inoratidza kuti mahofisi pane mudurikidzanwa. Vashandi vepanzvimbo iyi vanoratidza kuti vakapa dzimotokari dzavo idzo dzakapakwa nekumashure.

Vanhu vakaita gungano vachinamata, kumberi kwavo kunoratidza kune mukuru-mukuru wechechi uyo akapfeka gemenzi nengowani yakasungwa pamusoro. Gungano iri rinogona riri repanhamo kana kuti kuchitoriwo kunamata musiki.

Nzvimbo inoratidza kuti ine sora rawoma ravaneruvara rwebhurawuni. Nezvimitiwo zvechidiki zvimwe zvatozudzwa mashizha kuratidza kuti haisi nguva yemvura. Zvinobukira kana mvura yanaya.

Mudhorobheni munoratidza kuti munevhu rebhurauni hapana tara. Pane matsimba anoratidza kuti papfuurawo motikari. Pane vanhu varikufamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana vachitenderera mudhorobheni iri

Michero yakadyarwa yakawanda chaizvo. Pane miti yemimango iyo ine mashizha egirini nemamwe enhundurwa. Yakaberekawo michero yemimango idzo dziri kuratidza kuti hadzisati dzaibva, koitawo ruoko rwemunhu rwakabata imwe yaibva.

Mumugwagwa munemotookari dzakawanda nemabhazi. Mune motokari dzine ruvara rwakasiyana huye mabhazi ari kufamba mumugwagwa. Imwe motokari yakamira pasi pemuti pane shedhi inomirira vanhu vachikwira michovha.

Nzvimbo yamabhizimusi pane chivakwa chiri nechekure uye chinemakamuri akakamurwa. Pane motokari dzirikufamba mumugwagwa, marori nemotokari diki. Pane chikwangwani chineruvara rutsvuku neruchena. Pane mugwagwa uneruvara rutema.

Nzvimbo yemudhorobheni inotengeswa mbatya dzechinhukadzi. Mbatya zvinji dzakapfekedzwa zvidhori kuti dzishambadzire kuvapfuuri nazhira. Panotoriwo mudzimai arikupfuura akadongorera kuona mbatya idzi.

Chipembenene chakamhara pamaruva akanaka zvikuru kwazvo. Pane mitiwo yegirini inova iyo yakabereka maruva aya. Chipembenene ichi chine madodzi madodzi akanaka ane ruvara rwakaita kunge ruvara rwembada.

Dombo guru kwazvo rinoratidza kuti panombogara vanhu vachizorora zvavo. Pamberi pedombo iri pane zvimasora zvinoratidza kuti zvichiri kukura asi zviri kushaya mvura yakakwana kuti zvikure zvakanaka. Panzvimbo iyi pane mutiwo irikupa bvute.

Vanhu varikufamba famba mudhorobheni pachiteshi chemabhazi. Pane bhazi rakamira remhando eyivhiemu rine ruvara rwebhuruwu neruchena. Vamwe vanhu vane misika yavo yavakavhara nemasumbureni.

Panguva yezuva rava kudoka, tinoona musha une gedhe iro riri kuratidza kuti pari kubva imbwa iri kufamba. Kurudivi rwekuruboshwe kune tengi remvurawo nezvimiti zvakachekererwa zvakaisvonaka.

Vanhu vakaungana panzvimbo inoratidza kuti pane misika. Vanhu varikutengesa zvinhu zvakasiyana siyana. Vanhu vakapfeka zvipfeko zvine mavara akasiyana. Pane miti yakareba uye pane ivhu rine ruwara rwe bhurauni.

Shizha hombe rine ruvara rwegirinhi rakabatwa muruoko. Rine makamuri akakamurwa uye rakatsvetwa pedyo nesimbi ine ruvara rwepepuro.

Nzvimbo ye"AgriBank" inowanikwa muna"Nelson Mandela" pane mufananidzo wekurima kwevanhu. Tinoona mumwe mufananidzo wakabata bhara. Tinozoonazve mberi kwe"AgriBank" kune mimwe zvivakwa zvomudurikidzwa.

Vanhu varikufamba mudhorobheni vachiita beswanwa. Kunevamwe varikutoita zvemusika yavo vachitengesa zvinhu zvasiyana siyana. Vamwe ndovari kufamba vakapakatira mabhegi, vamwe vachifamba vakapakatirawo mbozhanhare dzavo kufamba nadzo mudhorobheni vachityira makororo.

Ndiro yakagadzirwa nedanda, yakaburirwa matapura akabikwa zvakanaka uye kuchekwa chekwa zvine mapeteni. Mune nyama yen'ombe iyo yakatsvukira zvikuru kwazvo, pakazosaswawo twuma veji twegirini kuti tunakidze kuwona.

Nzvimbo inoratidza kuti irikuvakwa dzimba. Dzimba dzimwe dzatosimukira zvekuti dzave kutoiswa matenga. Dzimwe ndodzatisimukeio dzisati dzasvika pakuti dzichiiswa matenga. Vanhu vanogara munharaunda iyi vakachererwao bhohoro rekuti wawane mvura yekumwa yakachena.

Nzvimbo inomira mabhazi mudhorobheni, pane mashedhi ekuti vanhu vazorore kutiza zuva kana mvura vakamirira kupinda mumabhazi aya, pane mabhazi maviri akatomira vanhu vachipinda zvavo mumabhazi.

Bhuku rinoratidza kuti i Bhaibheri. Rakatsvetwa pasi pane ruvara rupfumbu . Iro rine ruvara rutsvuku. Rakanyorwa neruvara rutema. Mapepa anoratidza kuti ane ruvara ruchena. Rinoverengwa nevatenderi va Kirisitu .

Pamusha panoratidza kuti pane chirugu chakavakwa nezvitinha zvesimende uye pane muti une mashizha ane ruvara rwegirini netangi rine ruvara rwegirini , pane ivhu rakaunganidzwa rakakomberedzwa nezvitinha uye nehuswa neruvara rwegirini nematombo aripasi.

Motikari dzirikufamba mumugwagwa usina tara. Parutivi rwekuruboshwe kunoratidza kuti kune vanhu vanoita zvema 'tyre' . Pakaungana ma 'tyre' emuzera yakasiyana siyana . kumberi kwacho kune zvitoro zvine zvikwangwari.

Zvigaro zvakatsvetwa pasi zvinotaridza kuti pamwe zviri kutengeswa. Zvinoratidzawo kuti zvava nehuruva zvekuti zvinoda kutanga zvatopukutwa munhu asati agara. Pane vanhu vakamira vachiwongorora zvigaro izvi

Mureza une ruvara rweorenji pamusoro nerutsvuku pazasi. Une chipukanana chine ruvara ruchena nerutema chakashama muromo chine makumbo akabata zvinhu.

Motikari tema yeJeep yakapakwa pamugwagwa mudhorobheni. Motikari iyi inerupfawo rwenhamba pureti yakanzi "ADQ 3972" uye imotokari yemuZimbabwe.

Vanhu vari munzvimbo iri mudhorobheni ine pekugarawo pokuti vanogara vachikurukura vachidya zvavo. Tirikuona mumwe mudzimai ari kufamba pamataira machena akatakura bheke rake repepuro nembozhanhare muruoko rwake.

Murume wakabereka bhege dema uye akapfeka mutirawuzi mutema nebhutsu dzebhuruu. Arikuzvifambira zvake mumugwagwa une guruva usina tara. Tinoona mabvute emiti yakatenderedza nzvimbo iri kufambwa nemurume uyu. Kuruboshwe rwake kune mahejivo.

Mabwe anoratidza kuti mava kukukurawo miti yakaita sekunge mishavhi iyo ine midzi inotandira nepamambwe ichindodzika pasi kutsvaga ivhu. Midzi iyi iri kutsemura tsemura mambwe aya atiri kuwona.

Mugwagwa unofamba dzimotokari usinawo tara. Unoratidza kuti unosimuka huruva kana dzichinge dzoofamba. Kuri kuratidzawo kuti kune munhu akamira zvirikuonekwa nemumvuri wake. Nechekudivi kwemugwagwa iyu kunewo huswa uye miti.

Hari dzakaumbwa nedhaka idzo dzakagadzikwa pasi dzine mizerao yakasiyana siyana. Dzakagadzikwa pamusoro pamasaga. Dzinóshandiswa navanhu mabasa akasiyana siyana mudzimba akaita sokubikira, kuchera mvura uye zvimweo.

Vanhu vari mudhorobheni vari pazvitoro zvakasiyana-siyana. Tinoona paine chitoro chekugadzira misoro kupfuurikidza nezvakanamirwa zvokushambadzira. Chimwe chinotengesa zvinwiwa zviri mumakatoni. Panewo murume akagara zvake pakasirabhu kari pamusuo wemazvitoro izvi.

Mugwagwa wemudhorobheni unoratidza kuti une zhira yavanhu. Pakatiwo pemugwagwa uyu pane mavhu akazara mumugwagwa anova ivo anoratidza kuti akaita kukukurwa nemvura yaierera zvayo.

Nhumbi dzakatsvetwa pasaga dzinemavara akasiyana-siyana dzinoratidza kuti ndedze mumabhero dzirikutengeswa uye chingoro chakatsvetwa nevanhu varikufamba mujinga memudhuri vakapfeka zvipfeko zvakasiyana.

Mudhuri uri mhiri kwemugwagwa unoratidza kuti panoitwa zvakasiyana siyana pamudhuri uyu. Zvinosanganisira zvemataira uye nemakapeti. Uye panoita zvema girazi eAluminium, Uchida kupinda umu unopinda negonhi rakanzi show room entrance.

Motikari nhema yakamira zvayo, mukati mayo mune vanhu varimowo varikuratidza kuti vari kufamba rwendo rwavo, motikari iyi ine mavhiri akanaka kwazvo uye mawiri kavhasi matema.

Nzvimbo yemudhorobheni muguta reHarare. Munhu ari kutengesa ari mujinga memugwagwa. Ane chingoro chine zvinwiwa chine ruvara rwegirinhi neruvara rwepepo. Zvinwiwa zvine ruvara rweyero neruvara rutsvuku.

Imba yakavakwa zvemhando yepa musorosoro, yakapfirirwa nemataira uye zvitinha zvakashandiswa pavheranda ndezve bhurauni. Mumwe mudhuri wayo wakapendwa zvepingi. Mberi kweimba iyi kune sora re girini rinoratidza kuti rinodiridzirwa.

Mudziyo yemumba, mawadhiropu. Aneruvara rutsvuku nerwebhurawuni. Ane zvidhirowa zvekudhodza zvinemubato. Akatsvetwa pasi pane ruvara rwebhurauni. Ane magirazi pamberi pawo.

Motikari huru inodeedzwa nezita rekuti gonyeti, muzasi memotokari idzi makapendwa noruvara rutsvuku. Kumashure kwemotikari kune tambo zhinji dzemagetsi. Mberi kwegonyeti iri kune motikariwo dzakapaka. Pasi panoratidza kuti kuchangobva kunaya.

Bani rizere sora rakaoma. Sora zhinji riri mu bani umu rinoratidza kuti ndere huswa huya hunoshandiswa kupfirira dzimba. Nzvimbo iyi inoratidza kuti yava nenguva isina kumbonaya mvura nekuti sora zhinji rava re bhurauni kuratidza kuti rava kuoma.

Mugwagwa usina tara. Unongova newehuruva. Mumucheto memugwagwa uyu mune mitiwo yakasiyana siyana. Miti iyi irikuratidza kuti irikuiswa guruva nemotokari dzinenge dzichifamba mumugwagwa uyu.

Ruva rakadyarwa panzvimbo yakaorera kwazvo inoratidza kuti ine murakwani. Ruva iri ndere girinhi uye raputitsa maruva aro eyero uye matsvuka ayo akaisvonaka uye anoyevedzesa nzvimbo nekuona.

Mugwagwa wetara unofamba motikari dzakasiyana. Pari kuonekwawo mota ye'Wish' inoratidza kuti yakadzikira pasi nokuzara vanhu vayakatakura. Kurutivi rwayo kunoratidza kuti kune zhirawo yevanhu uye sora ririko rakatopiswa.

Rusvingo rwakavakwa nesimbi. Nzvimbo yakaisirwa rusvingo urwu inoratidza kuti ine miti nesora regirini raimbodirihwa asi harichadiridzwi. Mukati umu vanhu vari kurasawo marara. Kumucheto kwerusvingo urwu kwakavakwa nezvidhina nesimende.

Nyama yakaburirwa mundiro tema. Nyama iyi inoratidza kuti yakangwa zvakanaka ikarungwa nematomatisi nezvimwe zvimashizhawo zvatirikona mukati menyama iyi. Parutivi rwacho pane chipunu chinoshandiswa pakudyisa kana kubura zvinhu.

Musha wakavakwa zvechizvino zvino wakatenderedzwa norumhanya rwakavakwa nezvidhina uye ukapurasitwa nesemende. Gedhi racho nderebhurauni uye pane jojo tengi rekuchengeta mvura. Pamusoro peimba iyi pane masora panero ekutora magetsi kuzuva.

Zvinhu zvinoshandiswa pakupfekera kumadziro kuti zvitore magetsi kuchajisa foni, nezvimwe zvishandiswa zvemhando yemagetsi. Tinoonawo zviringazuva zvinoratidza kuti zvirikutengeswa zvakarongedzwa zvakanaka.

Nzvimbo yemusango, pane mombe shanu dzirikufura uswa hune ruwara rwe girini humwe hupfupi humwe hwakareba. Pane mombe nhatu tsvuku uye mbiri tema dzine nyanga.

Shanga dzemurwizi dzinoratidza kuti dziri panzvimbo yakanyorovera, iyo iri kukura maruva ane mashizha egirini anoratidza kuti ari kuwana mvura nechikafu chakakwana pakaorera paari.

Kombiyuta iri kuratidza purogiramu yakagadzirwa nemutauro wekombiyuta unonzi "vb.net". Purogiramu dziripo imbiri dzinoita kuti pazobudawo fomu iro rinenge richitaura zvinyorwa zvinoda kuzadziswa pakutaipa pakombiyuta.

Vanhu varikutamba mutambo unoenderana nezvinhu zvemudunhu ravo. Vakapfeka hanzu dzinoenderana nemutambo uyu. Vakabata miswe yakasiyana siyana yokushandisa mumutambo uyu.

Bani ravakushandisirwa navanhu kutengesa zvinhu zvakasiyana siyana. Kumberi kwekabani aka kune mugwagwa unoratidza kuti hauna tara uzere huruva. Tiri kuonawo zviumbwa zvakaiswa padivi.

Nzvimbo yemudhorobheni, pane mudhuri uneruvara rupfumbu nechikwangwari chineruvara ruchena. Pane motikari dzirikufamba, imwe uneruvara rupfumbu imwe ineruvara ruchena. Dzirikufamba mugwagwa uneruvara rwakachenuruka.

Nzvimbo inoratidza kuti inogara vanhu. Pane mudhuri muhombe wakavakwa nezvitinha zvine ruvara rutsvuku wakapfirirwa nemarata uye wakaiswa chidziro chejurahoro. Pane mugwagwa une ivhu rebhurauni, pane muti une tushizha tudiki

Panzvimbo yeBatanai Mall muguta reHarare. Batanai Mall yakavakwa iinewo mahofi emudurikudzwana. Padivi peBatanai Mall panooekwawo chitoro choTV Sales and Home munotengeswa zvivhiti-vhiti.

Musha wakavakwa ukapendwa zvepingi. Vanoratidza kuti vanochengetawo zvipfuyo zvepamba zvakaita sehuku, kupfurikidza nokuona chikwere kwehuku icho chakavakwa pamberi pomusha uyu. Tinoonawo madhishi emvura akatsvetwa pedo nemusiwo.

Varume vari munhandare. Vanoratidza kuti vatambi vebhora renhabvu. Mumwe akapfeka zvipfeko zvichena zvine mavara matema, umwe akapfeka chipika chitsvuku nechikabudura chitema. Vari kutamba munhandare ine huswa hwakachekererwa rune ruvara rwegirini. Mumadziro makanyorwa nevara matema nemavara eyero nemachena.

Shumba dzakazorora zvadzo mukati momumugwagwa. Pane shumba hono yacho ino muhuro mune mvere tema. Hadzi mbiri dzakavata dzakatarisa rutivi rumwe chete. Mhuka idzi dzinoratidza kuti dzakaguta uye dzakazorora.

Varume vagere zvavo munzvimbo yavanogadzirira dzimotikari, patori neimwe motikari yakasimudzirwa nejegi yakagurunyurwa vhiri rekumberi, varume ava vagere vamwe vakagara pamarimu emotikari nevamwewo vari kuratidza kuti vanotengesa matayi.

Zvimakwenzi zvegirini zvakabatana batana. Zvinoratidza kuti mashizha ezvimwe zvacho akaita yero zvizhinji ari egirini. Zvikwenzi izvi zvinowanzo kushandiswa seheji yokugadzira rumhanya pamba.

Nzvimbo yemuguta inoratidza chitoro chikuru che Spar Supermarket, icho chiri pedyo ne panotengeswa zvinhu zvekuvakisa pakanzi, Home Hardware. Pane motikari zhinji dzaka paka dzinoratidza kuti vanhu varimukati kutenga zvavanoda.

Dzimba dzakavakwa nezvitina, imwe yacho yakaiswa simende yakapfirirwa namarata. Pane waya yakakomberedza dzimba idzi uye pane chikwangwani chakanyorwa nemavara matsvuku chinoratidza kuti panogadzirwa waya.

Muti womu raimani unoratidza kuti hausisina ma raimani. Kumusoro kwao unoratidza kuti wakuoma asi kuzasi une mashizha achiri e girini anoratidza kuti mamwe achirikutotungira kuzasi kwao.

Gaba jena rine ruvara rwebhurawuni mukati rine ivhu rine ruvara rutema. Mune chirimwa chine mashizha ane ruvara rwegirinhi chine maruva ane ruvara rwepepuro neruvara rutsvuku. Chinoratidza kuti chakasimwa imomo.

Nzvimbo irikuratidza kuti yava nenguva isina kumbonaiwa. Bundo riripo ririkuratidza kushaya mvura nokuti raomerwa. Pamberi pacho pane zvimasilabhu zvakawaridzwa pasi zvinoratidza kuti zvava nenguva zvaiswa.

Bani rizere masora anoratidza kuti ava kuoma. Masora mazhinji arimubani iri ndeehuswa hunoshandiswa kupfirira dzimba. Anga atooma asi kunoratidza kuti kwakanayawo mvura zvino avakutungira kuti atange kukura.

Vanhu vakawanda kwazvo. Vamwe vakapfeka mayunifomu edzisvondo dzakasiyana, vamwe vakapfeka nguwo dzine mavara akasiyana. Pamusha panoratidza kuti musha womuruzevha uye panoonekwa kuti panhamo, vanhu vari mushedhi

Nzvimbo inotaridza kuti pamusika wemabhazi. Pane vanhu vari kutengesa madomasi, vanhu vakamira vakapfeka zvipfeko mavara akasiyana. Pane bhazi rine ruvara rutsvuku neruchena.

Nzvimbo yemusango inoratidza kuti ine sora rawoma zvaro. Mune mitiwo irimo, mukatikati macho murikuonekwa mhuka dzirikufamba zvadzo dzichitsvaga chikafu musango iri raomerwa.

Sango rine miti pamwechete nehuswa izvo zvave kunoita bhurauni. Zvinoratidza izvo kuti haisi nguva yekunaya . Nechekumberi kurikuratidza kuvewo nedzimba dzakawanda chaizvo idzo dzinogarwa navanhu. Uye mune mapango ari kuonekerawo ane tambo dzamagetsi.

Masora anoratidzika semaruva akadzvarwa panzvimbo yakaorera. Zvinooeka kuti munhu anenge achida maruva aya anongosvikodzipura neivhu racho kuti andoadzvara panzvimbo yaanenge achida kuaisawo kumba kwake.

Nzvimbo inoratidza kuti inzvimbo inodyarirwa miti kuti izotorwa ichindoiswa mumakomba ayo akasiyana siyana. Miti indyarwa munzvmbo iyi ye nesari inenge yakaiswa muzvipurasitiki zvitema, uye inofanira kudiridzirwa iri mirumu. Parutivi pacho pane chibage chirikuratidza kuti chavakushaiwawo mvura.

Nzvimbo yemudhorobheni pane zvivakwa zvinoratidza kuti zvitoro zvinotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana. Pane vanhu varikufamba panze pe zvitoro izvi vakapfeka zvipfeko zvine mavara akasiyana. Pamusuwo pakanyorwa kuti panoitwa zvinhu zvakasiyana pamakombuyuta.

Nzvimbo inemiti ikuratidza kuti iri kuchengetedzwa iri yegirini . Pasi pemiti iyi panoratidza kuti pane bvute remiti iyi . Uye hapana masora inofara kunge iringuva yekupisa zvekuti sora harina mvura yakakwana. Tinozoonawo dzimba idzo dziri nechekure.

Vanhu vari kuita besanwa mudhorobheni vamwe vachitengesa zvakasiyanasiyana pamberi peshopu inonzi "Farm Shop". Pane murume akapfeka masiki uyo ari kutengesa mabhora evana ari kuhukurukura navakadzi vane mabhege.

Mugwagwa wakagadzirwa netara unofamba dzimotokari. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kunewo nzira inofambiwa nevanhu. Kozoitawo pamwe parikuradza kuti panomborasirwa marara. Uyezvakare kune rimwe divi ririkuratidza kuti rakavakwa dzimba dzinogarwa nevanhu.

Muti mutete mudiki unemashizha aneruvara rwegirini. Mashizha acho akapararana uye mapazazi arimativi ese.

Nzvimbo yemudhorobheni ine zvivakwa zvemudurikidzwa. Pane vanhu vakazembera nzvimbo iyi. Uye motikari zhinji dzakapaka pasi pemuti pane mumvuri wemu jakaranda. Mujakaranda uyu une maruva epepuru mamwe mazhinji akati warara pasi.

Vanhu vanechitendero chinenge chezvigure. Parikuonekwa vanhu vakazvizora pendi kumeso nemutaro mutsvuku. Mumwe wavanhu ava akatakura dehenya remunhu.

Mukati medhorobheni munoonekwa nezvivakwa zvemidurikidzanwa zvizhinji zvakanaka kwazvo. Mune dzimotikari dzakapakwa mujinga momumugwagwa uyewo kune vanhu vari kufamba muma pevhimendi vamwe vachiita besanwa nedzimotikari.

Maruva akasvibira zvikuru kwazvo. Anoratidza kuti ari pavhu rine chikafu chakakwana. Mamwe emaruva aya atumbuka uye ava kuyevedza zvikuru kwazvo ari egoridhe.

Zhira inofamba nevanhu vetsoka vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Pane tumakwenziwo twegirinhi twunoratidza kuti twurikukura zvakanaka. Pasi panoratidza kuti pave nenguva kusina kumbonaya munzvimbo iyi.

Kaimba kepurasitiki kanoratidza kuti kanotengeserwa zvinhu. Tinoonawo sango rine bundo refu rakaoma. Zvinoratidza kuti pava nenguva refu mvura yanaya panzvimbo iyi.

Ruva rakadzvarwa zvakanaka uye rakasvibira rinoratidza kuti nzvimbo yariri yakaoerera. Rine maruva mamwe matsvuku nemamwe eyero anoshongedza nzvimbo yaari. Panoratidza kuti pane mufudze wakatoiswa panzvimbo iyi.

Chikwangwani cheZion Apostolic Church ichiratidza kupemberera kwayo kusvitsa makore zana. Chine mavara ebhuruu nemavara machena. Chakaiswa muchinjiko pakati nekirawuni. Chakatsvetwa pane ruvara ruchena.

Chikafu chakaburirwa mundiro chena mune nyama yaita zvekugotywa iyo inoratidza kumucheto kwayo kuti yanga wava kutsva nyama iyi ndeyenhengo dzembabvu mukati me ndiro imwewo mune makabheji uye mapudzi akachekwa chekwa zvakanaka kwazvo

Mugwagwa unofamba dzimotokari. Nechemudivi memugwagwa uyu mune vanhu vakagara pasi varume nevakadzi. Vakarongawo mavhejitebhuru avari kutengesa. Kozoitawo vakaratidza kuti vakagara muzasi mechidziro umo mavari kutengesawo eyataimu nezvimwe. Zvirikuonekwa nezvikwangwari zvakanyorwa.

Zvidhinha zvakagurika kuitawo zvidimbu zvakaunganidzwa pamusoro pechimuti cheghirini. Zvidhinha izvi zvakatotsikirira chimuti ichi. Sora riri pedo nezvidhinha izvi rinoratidza kuti raomerwa hakusina mvura.

Bindu rizere matomatisi, matomatisi aya ndeegirini ari kuratidza kuti arikudya chikafu nokudiridzwa achiguta. Murimi arimo arikutoongorora mbeu dzake nekugadzirisa tambo dzekusunga madomasi aya.

Vanhu vakaungana munhandare vanoratidza kuti vatambi vebhora. Vakapfeka mbatya tema dzakanyorwa manhamba kumusana. Avo vanova vari masabhu vakapfeka zvima vhesi zvegirini, vanoratidza kuti varikuudzwa zvekuti vachitangisa mutambo.

Mabwe mazhinji kwazvo. Mbudzi mbiri dzakavata zvadzo pamusoro pebwe dzichiratidza kuti dziri kudzeya chikafu chadzo chadzinenge dzafura. Mberi kwadzo kunefenzi yakakomberedza, rinofanira kunge riri bindu.

Nzvimbo inogara vanhu vakawanda, inoratidza kuti inzvimbo yemuruzevha. Pane dzimba dzakawanda dzakavakwa nezvidinha dzakapfirirwa nemarata pane miti ine mashizha eruvara rwegirini uye pane ivhu rine ruvara rwebhurauni.

Mudhorobheni mune vanhu varikufamba vachienda mativi akasiyana-siyana. Pane vamwe amai vakagara varikuratidza kuti vane musika wavo uyo urikutengeswa zvinhu zvakaitwa matutu matutu muzvipoka. Pozoitawo mumwe arikutengesa zvinhu zviri muma bhagidhi.

Nzvimbo yechikoro. Pane mudhuri wakavakwa nesemende une ruvara rwegirinhi neruchena. Pane miti inoratidza kuti mipuranga uye mukati mune zvivakwa zvinoratidza kuti chikoro zvakapfirirwa nemarata. Kunze kune ivhu rine ruvara rwebhurawuni.

Vanhu vari kukwidzwa mukombi. Vamwe vakagara kumberi vane mabhurumu avo akabudiswa nepawindoo. Kune vamwe vakamira parutivi vakabereka mwana nevamwewo vakaisa masiki muchiso vari kuratidza kuda kukwira kombi iyi.

Nzvimbo inotaridza kuti ndipo panotakurirwa vanhu nemabhazi. Pakamirawo bhazi rakanyorwa kuti AVM kuratidza mhando yeinjini yaro. Pane murume ari kutengesa zvinhu zvino tonhorera atowana mutengi wake nemumwe ari kubaya baya mbozhanhare.

Mufananidzo uyu watiri kuona muchero unonzi matunduru, matunduru anotanga ane ruvara rwegirini kana aibva anoita ruvara rweyero anodyiwa ane mvura mukati uye ane mhodzi mukati.

Ruva ririmu rakadzvarwa zvakanaka chose. Ruva iri nderegirini uye rine huriri hwakazara pamuhunde yaro uye nepavana varo. Maruva aro machena akajeka zvikuru.

Vanhu varikufamba mudhorobheni vachiita zvakakasiyana siyana. Vamwe varikubaya mafoni vamwe ndivo varikutenga vamwe vakatakura zvinhu kuratidza kuti vane nzendo. Tinoona zvingoro zvinoshandiswa kutakura zvinhu zvakasiyana-siyana mudhorobheni.

Mugwagwa unetara. Kuruboshwe rwawo kune mudhuri weruzhowa wakavakwa nesimende. Kurudyi kunoratidza kuti kune zhirawo yevanhu vanofamba neshoka. Mugwagwa uyu unoratidza kuti wakachena zvikuru kwazvo uye wakakomberedzwawo nemiti iri kuratidzawo bvute mumugwagwa umu.

Miti inofanira kunge iri yomugamutiri iri musango. Pari kuwonekwawo denga rebhuruu rinoratidza kuti hakuna makore. Miti iyi iri kutozunza mashizha ayo kuratidza kuti inguva yechirimo.

Vanhu vanotamba mutambo wenhabvu vari kuratidza kuti zvino vava kuchigadzirira kupinda mutambo. Vamwe varimberi vashanu vakakotamira. Vamwewo vashanu vari kumashure vakamira. Muzvinagedhe ndiye ega akapfeka nhumbi dzakasiyana nevamwe vane zvipfeko zvegirinhi.

Bhasikiti rakagadzirwa zvakanaka chose rine ruvara rwekirimu neruvara rutsvuku neruvara rutema. Rine mubato uye rakatsvetwa pasi pane mucheka une ruvara rwebhuruu nerutema.

Dombo rakatotsemuka zvaro pamwe zvakakonzerwa nekunaya kwemvura kana kuti midzi. Mutsemu uri padombo uyu ratova bako rimwe ravakukwanisa kugara tupukanana twakaita setudhanana. Dombo iri rine makwapa makwapa machenawo nedzimwe nzvimbo dzinova dziri tsvuku.

Serevhita yakapakurirwa mukandiro kachena kebhonzo. Kandiro aka kwakatsvetwa patafura. Mukati meserevhita iyi mune mukakawo nechipunu chekukanyanidza kuti munhu akwanise kudya chikafu chake.

Nzvimbo irikuratidza kuti ine mbesa dzaka siyana-siyana. Rimwe bundo riripo ririkuratidza kuti ririkuguta mvura uye pariri pane ivhu rakanaka nokuti mashizha aro ese ndee girinhi, kuratidza kuti ari kukura zvakanaka. Nzvimbo iyi iri kurasirwawo tumarara.

Nzvimbo yemuguta yeharare, pane mudhuri vakavakwa makamuri anoturikidzana, panoratidza kuti pakapaka mota dzakawanda kwazvo, inzvimbo inopakwa mota, mota dzine mavara akasiyana.

Murume uyu mutambi wenhabvu akapfeka chipika chitsvuku chine mitaro michena pachifuva pechipika pane ruvara rwegirini nerutsvuku nerutema musoro wake wakamonywa mhotsi.

Mukati medhorobheni mune mugwagwa wetara. Kune nzirawo dzekuti vanhu vafambe nadzo. Kune vamwe vari kusundawo zvingoro vachiita bhizimusi avo okutengesa mabhodyera. Vanhu varikufamba vakabata zvakasiyana siyana zvinosanganisira mabheke nezvimwewo.

Masofa matema akatsvetwa panzvimbo yakawaridzwa mapuranga. Masofa aya pane zvimakushenio zvine mavara mavara. Zvinoratidza kuti masofa aya paanotengeswa anotengeswa nema kusheni aya.

Garwe rakakura chose rine musoro muhombe nemaziso mahombe. Rine ruvara rwebhurawuni uye rine makwati. Riri panzvimbo ine ruvara rwegirinhi. Rakamira.

Chikafu chakaburirwa mundiro chena. Chikafu ichi chinoratidza kuti chakanyatso kuzanganiswa zvemhando yepamusoro. Mune mbatatisi, hanyanisi nemhiripiri, mavheji egirinhi ndiwo akawandawo muchikafu ichi

Nzvimbo yemudhorobheni pane mota dzakawanda dzine ruvara rwakasiyana, pane motokari iri padyo ine ruvara rwe sirivha ina mavhiri matema, dzirikufamba mugwagwa rwakacheneruka.

Imba irikutanga kuvakwa , iri kuratidza kuti ichiri pasi , chaipo panonzi nemuchirungu foundation .Pane zvitina zvinji zvimwe zvakaunga nidzwa mukati ne zvimwe zvakato vakiswa pamudhuri .Makona eimba ari kubudikira zvekare

Mukati medhorobheni munoonekwao mune marobhotsi. Panzvimbo ine marobhotsi panoratidza kuti panopesana dzimotikari. Dzimwe mota dzakamira dzine robhoti regirini dzichidarika. Vanhuo varikufamba vachiita besanwa vachiyambuka mugwagwa vachishandisa marobhotsi aya.

Nzvimbo yakavakwa dzimba dzinoratidza kuti ndedze manje manje. Pane imba yakapfurirwa neruvara rutsvuku uye ine jurahoro rakavakwa nezvidhinha zvesemende. Tioonawo tsime riri pamberi pomusha uyu uye muriwo.

Mahofisi emuturikidzwana ari kuonekwa akavakwa panzvimbo imwe chete. Akakomberedzwa neruzhowa rwakavakwa nezvitinha uye simbi pakati. Mukati meruzhowa umu munoonekwawo miti yakawanda zvikuru.

Gonye rineruvara rutsvuku ririkufamba pabazi remuti, gonye rinorrarama nemashizha nezvinhu zvinyoro zvegirini.

Rori dzvuku rinodaidzwa nezita rekunzi Tipa rinoshandiswa pakugadzirisa mugwagwa. rinoshandiswa pakutakuriswa matombo, negravhero, nezvimwe zvingashadiswa pakushandiswa kugadzira mugwagwa .Rori rinezita rinodaidzwa kunziHoho.

Nzvimbo yemudhorobheni, mudhuri une makamuri akaturikidzana une ruvara ruchena. Pane motokari dziri kufamba mumugwagwa imwe ine ruvara rwesirivha dzimwe dzine ruvara ruchena. Mugwagwa une ruvara rwakacheneruka.

Mudhorobheni muri kupinda motikari zhinji. Vamwe vakakwira mukombi vamwe ndivo vagerewo kumashure kwemotikari. Pane pevhimendi yekuti vanhu vafambe uya kuti padyarwe maruva nekanzuru. Pane varume vakatozorora zvavo.

Imba yemu durikidzanwa irimukati medhorobheni re Harare. Iyo inodeedzwa nekuti Kresta Jameson. I nzvimbo ye Hotera inoti vanemari vanobhadhara mari dzavo kuti vagowana pekurara, pekudyira kana pekuitira misangano yakasiyana siyana.

Vanhu varikufamba mudhorobheni umo munemotokari dzakaita mutsetse dzichifamba dzichipinda parobhoti rinoratidza kuti rava regirini. Vamwe ndivo varikufamba vakaisawo mamasiki kuratidza ichiri nguva yeCovid.

Vanhu vari kutamba vachitandadza vanhu panoratidza kuti mukokerwa we Aids Council. Rinofanira kunge riri boka nekuti vanoratidza kuti varikutamba mutoo wakafanana vose. Vanhu vazhinji varikuona vachipemberera uye kufadzwa neboka iri.

Bani rizere sora rakaomarara. Sora iri rinoratidza kuti rava nemazuva risina kumbo naiwa. Pari kuratidza zvakare kuti nguva yakwainaya mainge makarimwawo mbesa idzo dzaka kohwewa. Izvi zvinoonekwa nemajanga janga azere pasi.

Miti yemidzimbiya mimwe yakadonha mimwe yakamira. Ine mashizha ane ruvara rwegirinhi. Yakadyarwa pasi pane ivhu rine ruvara rwebhurawuni. Midzimbiya unotorwa midzi uchibikwa. Unodyiwa kuita sadza.

Nzvimbo yakaisvonaka kwazvo. Pane gomo rine matombo mahombe nemadiki akaturikidzana. Muzasi megomo mune miti nehuswa hune ruvara rwegirinhi hunoratidza kuti hwakaguta mvura. Pane maruva ari kubatikidzika ipapo.

Masitepisi emudhorobheni anoratidza kuti kune mahofisi kumusoro. Saka unokwira nepamasitepisi wakananga kumahofisi ari kumusoro. Nzvimbo iyi yakadai inowanikwa kazhinji mumadhorobheni nemuzvivakwa zvemudurukidzwa.

Mhuka inonzi bere yakavata pasi. Ine ruvara rwebhurauni ine muromo mutema namaziso matema uye nzeve dzakatenderera. Yakavata pauswa hune ruvara rwebhurauni.

Dutavanhu reCity-to-City. Dutavanhu iri ijena muviri waro wose. Rine mafafitera matema, munhu arikunze haakwanise kuona zvirikuitika mukati medutavanhu iri. Rakamirawo pakati pemugwagwa. Kurutivi rweruboshwe kune miti yakasvibira.

Forogo ine ruvara rwegoridhe. Yakasimudzwa neruoko mudenga. Ine mazino mana. Yakatsvetwa muimba ine madziro ane zvivara zvivara uye mucheka uri pamadziro une mitaro.

Musha une dzimba nhatu. Imwe ine marata machena, imwe egirini neimwe matsvuku. Musha uyu wakakomberedzwa nerumhanya rwakavakwawo nezvitinha izvo zvakapurasitwa. Panewo gedhe dema rokupinda mumusha uyu.

Chitoro , chino tengesa mapiritsi , chinodedzwa nokuti famasi. Chizere mishonga inoshandiswa nevanhu vasinganzwi zvakanaka munzvimbo dzaka siyana , siyana. Zvakare chinotengesa madondoro evanhu vaya vanenge vaka kuvara makumbo kana vano netseka kufamba.

Munhu ari kudhirowa zvimakatuni pamudhuri zvinoratidza kuti midhuri uyu ndewe chikoro chevana vedamba nevana vatinodaidza kuiti ecd. munhu uyu arikudhirowa akaberekawo bhegi kumusana.

Nzvimbo yedhorobheni yeguta reHarare vanhu vari kuratidza kuti vari kufamba vachidimbura mugwagwa. Vakapfeka zvipfeko zvine mavara akasiyana. Pane mota motikari dziri padyo dzine ruvara rutema nemotokari dzimwe dziri kure dzine ruvara ruchena. Mugwagwa une ruvara rutema uye pane mudhuri une makamuri akaturikidzana.

Nzvimbo yesango. Pane gomo rine huswa hwakaoma. Pane miti ine mashizha ane ruvara rwegiririni uye pane matombo ane ruvara rwebhurauni neivhu rine ruvara rwebhurauni.

Chisango chizere makwenzi. Zvinoratidza kuti makwenzi ari panzvimbo iyi ndeegirini uye pedo nerwizi sezvo tiri kuona shanga dziripo. Vanhu vakarasawo twumarara twuri kuonekwa mubvute rechisango ichi.

Ndiro chena yakaburigwa sadza nemurivo wemuboora, muboora uyu wakabikwa zvakanaka kwazvo wakaiswawo hanyanisi nematomatisi kuti uve unonaka pakudya. Sadza iri rakanyatsobhakwa zvakanaka.

Zvikafu zvakasiyana siyana zvinoshandiswa pakuvaka muviri . Panosanganisira maheu ePfuko, Cerevita mabhisikitsi noRoycowo iyo inozoshandiswa kuiswa mumuriwo kuti utsvukire uye unake.

Miti yomupaini iri panzvimbo iri pedyo nedzimba. Ine mamwe mashizha akaoma uye mamwe mashizha aneruvara rwegirini. Pane mamwe mashizha aneruvara rutsvuku uye pane ivhu nemashizha aneruvara rwebhurawuni.

Hove dzakaunganidzwa mundiro dziri zhinji. Dzinoratidza kuti dzakaparwa uye hove idzi imhando ye taiga fishi. Vanhu vanokwanisa kunge vakuchitenga hove idzi kuti vandodzidya nokuti dzakazara zvinovaka muviri.

Mabhotoro maviri epurasitiki ane chinwiwa chineruvara rutema. Chine muvharo mutsvuku uye chine bepa dzvuku rakanyorwa nemavara machena kuti Coca Cola. Chakatsvetwa pane ruvara rwebhurawuni

Vanhu vari kuridza mbira, hosho nengoma vachiratidza kuti vari kuimba nziyo dzechinyakare. Mumwe wevaridzi ava ari kuridza hosho uku mumuromo achiridza mheterwa.

Muchini muhombe unogara mvura inopisa. Gaba hombe jena rine mutaro mutema muzasi. Rine simbi dzinosangana nepombi dzinobudisa mvura iyi inopisa.

Mudhorobheni munoratidza kuti ringori besanwa revanhu vachifamba. Pakatarisana nenzvimbo inonzi karigamombe, vanhu vakapaka motikari dzavo zhinji ipapo. Asi dzakawanda imotokari dzema tekisi dzinotakura vanhu vanenge va haya vachida kuendeswa kunzvimbo dzakasiyana siyana.

Chikoro chakanyorwa kuti Donnybrook Academy. Pachikoro apa pakadhirowewawo mifananidzo yakasiyana siyana pamudhuri wekuchikomberedza. Pane murume akasimba ari kumhanya achipfuura pachikoro apa ari mumugwagwa wemumugwagwa wetsoka.

Maraimani akaiswa mukadhibhokisi zvinoratidza kuti arimuchitoro nokuti raimani rimwe nerimwe rakaiswa mupurasitiki. Maraimani aya akanaka zvikuru kwazvo uye anobatsira vanhu vangange vane dambudziko redzihwa.

Motikari huru inodaidzwa kuti gonyeti. Musoro we gonyeti iri muchena uye pamavhiri pakavharidzirwa nezvitema. Gonyeti iri rakamira pedo nezvitoro panoonekwa pane mamwe zve magonyeti.

Mombe yakamira zvayo muzhira mombe iyi ineruvara rwakatsvuruka uye rwakaita rutema. Chiso chemombe iyi chinoratidza kuti ihando iyo yakasvika inoratidza kuti irikudya ichiguta.

Vanhu vakamira mudhorobheni vanoratidza kuti vakamirira zvifambiso. Vamwe ndivo varikutoita musika wavo zvavo ipapo pakaungana vanhu vachitengesa madomasi nezvimwe zvakasiyana siyana. Vanhu vakatakura zvimabhegi zvidiki. Vamwe vakapfeka mapushi nevamwewo vakapfekawo bhutsu dzakavhura.

Nhopi yakaburirwa mukandiro kachena. Nhopi iyi yakaiswa patafura ineruva rwegireyi. Inoratidza kuti yakagadzirwa kuchishandiswa manhanga. Nhopi iyi inopa vanhu kuvaka miviri yavo.

Imba yemudurikidza yakavakwa zvakanaka pachishandiswa zvidhina zvitsvuku. Purani yeimbai iyi inoratidza kuti vanhu vanokwira nepamasitepusi kuti vaende kuchivakwa chiripamusiro. Chinofanirwa kunge chiri chikoro chitsva chakavakwa panzvimbo iyi.

Nzvimbo yemabhizimusi. Panoratidza kuti pane zvitoro zvidiki zviya zvamatakishopu. Vanhu vakaungana vakapfeka zvipfeko zvine ruvara rwakasiyana. Pane rori ine ruvara rwebhuruu. Pane mudzimai akamira akapfeka zvichena kubva kumusoro kusvika kuzasi.

Pakati peguta panoonekwa zvivakwa zvemudurikidzwa dzinoyevedza zvikuru kwazvo. Mumugwagwa mune motokari zhinji dzirikufamba. Dzimwe mota dzakatopaka mujinga memugwagwa. Tinoonawo mota yeIsuzu neimwe Benz.

Nzvimbo yemudhorobheni inova panzvimbo ine mugwagwa usina tara. Tinoona motikari yakamira pedyo neruva regirini. Pane vanhuwo vari kufamba vachipfuura pamudhuri une zvidhinha zvebhurauni vachipesana zvavo.

Chiratidzwa chendege chinowanikwa muChegutu icho chakavakirwa mudhuri wokuti vanhu vachione. Chinoratidza kuti indege yakatsvetwa zvemakore ati fambei. Vanhu vanokwanisa kuvarairwa zvavo vachiona mudziyo uyu.

Ndiro chena yakaburirwa chikafu chomupunga. Muchikafu umu makaiswa nyama yehuku. Nyama iyi chidzva uye mundiro umu mune bhinzi dzegirinhi dzakachekererwa zvakanaka namakarotsi. Kuruboshwe kune hanyanisi dzakaiswa saradhi.

Nzvimbo yemusango. Muti unoratidza kuti waka pfumvutira. Unamashizha anorembera nemiti. Aneruvara rwegirini anoratidza kuti akanzwa mvura akadvarwa pasi paneivhu.

Patafura pane Jira jena Rinavara matsvuku. Pakatsvetwa mabhanzi maviri ane nyama namatomatisi nemuriwo pakati. Uye chinwiwa chemubhodhoro chineruvara rutema chinemuvharo mutsvuku neruvara rutsvuku padumbu.

Matafura anoshandiswa mumahofisi. Imwe ineruvara rwebhurawuni rwakasvibira, ine zvidhirowa zvekudhonza. Imwe ineruvara rwakacheneruka. Dzakatsvetwa pasi paneruvara rupfumbu nemutaro weyero.

Kasango kadiki kari murutivi rwomumugwagwa kuruboshwe rwawo. Kunoratidza kuti kunorashirwawo marara zvisiri pamutemo. Muzasi medivi iri munofanira mune hunyoro nekuti munoonekwa muine shanga nemabhananawo akamera panzvimbo inenge ine matope iyi.

Huku dzenyama dzakaundurwa zvakaisvonaka, dzakachekwa nzondora uye dzakarongedzwa dziri shanu mudhishi rine ruvara rwegirini. Dzinobikwa dzichidyiwa dzakaiswa nemafuta kana kuiswa muto.

Varume vaviri vakamira nemunhu wechidzimai unoratidza kuti wakabata chitupa uye pasi pane menduri ine ruvara rwesirivha uye vanoratidza kuti varikutorwa mifananidzo.

Mhuka yomusango. Gava rine ruvara rutsvuku. Rakamira musango pane miti ine mashizha aneruvara rwegirinhi uye pane huswa hune ruvara rwegirinhi.

Ndiro mbiri dzededekude dzakaburirwa sadza. Yebhuruwu ndiyo yakaiswa mukonde wesadza. Imwe yeruvara rwegorudhe yakaiswa muriwo wema vhegiteburi nehove. Muriwo wakaiswa hanyanusi nematomatisi akatsukira.

Nzvimbo iri mudhorobheni inoratidza kuti ringori besanwa vanhu vachienda muzvitoro zvakasiyana siyana. Tinoonawo motikari dzakafuratira dzinosanganisira imwe tsvuku nekarori kari kuenda mberi kwedhorobheni iri. Pane robhoti rinova ravadzvuku ndosaka dzimwe motikari dzakamira.

Sango rinoratidza kuti rine miti nezvimwe zvimbesa zvegirini. Sango iri rinogarawo tupukunana twakasiyana siyana. Tirikuona pamwe pakashama pasina kana mbeu iripo kuratidza kuti pangangove paine ruware kana sora.

Bhiriji rokuti vanhu vadarike rakaiswa pakarwizi. Pane sora rinoratidza kuti rakakura zvakanaka richiwana chikafu. Pamberi pebhiriji iri pazere marara. Panoratidza kuti vanhu vanorasira mararapo zvisiri pamutemo.

Mugwagwa wetara unofamba motikari kurudyi kwawo kune mugwagwa wetsoka uye unofambawo mabhasikoro kurudyi zvakare kwe mugwagwa wetsoka uyu tinoona ruzhowa nzira iyi izere marara akawanda zvikuru.

Vanhu varikufamba zvavo mudhorobheni vachifamba papevhimendi ine matayira anemavara akasiyana siyana. Vanhu ava varikufamba panzvimbo yepaEast Gate. Vakakwira vakayambuka kurhodhi vanobva vananga kwaOK. Mberi kwepaEast Gate apa kune motokariwo dzakapaka kunze kwomugwagwa.

Nzvimbo yemudhororobheni panoratidza kuti inzvimbo yemumusika vanhu vari kutengesa vakapfeka nhumbi dzine ruvara rwegirini vanotengesa mapepanhau, zvinyoreso nezvimwewo zvakasiyana.

Madzimai anofanirwa kunge achitengesa mitsvairo. Vakaunganidza mitsvairo yavo uye varikuuguragura kuti uratidzike zvakanaka. Vamwe mai vakatopfeka epuroni inovabatsira pakushanda basa ravo rekuita zvemitsvairo.

Munhu akamira achipihwa masetifiketsi emutambo. Akapfeka zvipfeko zvinoratidza kuti ndezvemutambo waanga achitamba zvisingafanirwe kufambwa nazvo pane vanhu. Vanhu vaviri vatarisa mudzimai apihwa mukombe uyu

Mudzimai akamira kumberi kwake kune mbatatisi dzaanoratidza kuti arikutengesa. Dzimwe dzembatatisi idzi dzinongotengesa dziri mukatsapo dzimwe dzinotengeswa riri bhaghidhi bhagidhi. Kumashure kwake kune murume akapfekawo hovhororo arikuratidza kuti arikuongorora zvinotengeswa.

Vanhu vari kufamba mudhorobheni vari papevhimendi yakagadzirwa nezvitina. Tirikuona madzimai ari kuchinjika mugwagwa achienda nzvimbo dzakasiyana-siyana. Pane mudzimaiwo akapfeka tirekisuti yake yepingi nevamwe vari kutengesa nzimbe dziri mubhaketi.

Zvikari zvizhinji zvakaumbwa nevhu zvikarongedzwa zvakaturikidzana. Zvinoratidza kuti zvikari izvi zvine nguva yazvonoshandiswa muchivanhu chevanhu wenzvimbo iyi. Vanhu vakafita kudyira muzvikari izvi kana kunwira mhamba.

Sora rakaoma rinoratidza kuti ravakupepereswa nemhepo richienda rutivi ruri kuenda mhepo. Panoratidza kuti pava nenguva pasina kunaya nokuti hapana sora riri regirini.

Vanhu vakamira mudhorobheni vanoratidza kuti vari kuita zvakasiyana siyana. Pane vamwe vakabereka mabhegi nevamwe vakabereka vana nevamwe vari kufambawo vari kufamba vachienda mativi mana enyika. Asi panoratidza vamwe vakatozorora zvavo vakazembera midhuri yamapuranga.

Miti mihombe yemijakaranda ine maruva aneruvara rwe pepoo nemashizha aneruvara rwegirinhi. Iripadyi nemugwagwa wakagirendwa pakati.

Bundo rine ruvara rwegirini riri kuonekwa. Rakafanana nebundo rinowanikwa riri mumvura panzvimbo ine mvura murwizi kana mudhamhu. Parutivi pane uswa hunoratidza kuti hwakaoma uye muti uri pamusoro.

Chikoro chine dzimba dzekudzidzira dzakapendwa reruvara rwegoridhe. Pasi pakapendwa neruvara rwutsvuku. Dzimba dzekudzidzira izhinji kwazvo, dzakakomberedzwa newaya. Uyewo pane miti inotaridza kuti inochengetedzwa.

Kombi yakamira iri kuratidza kuti iri kutsvaga vanhu vokutakura. Kombi iyi ndeyeruvara rweyero ende pamukova payo pakatomira munhu ari kushambadzira kombi iyi. Kumashure kune murumewo akapfeka hembe yeyero ari kuratidza kuti ari kubatsira kushambadzira.

Nzvimbo yemudhorobheni inoratidza kuti motokari dzakawanda uye dzakamira dziri mumutsetse dzichienda rutivi rumwechete. Kumberi kune dzimba dzemudurikidzanwa dzinoratidza kuti inzvimbo dzemabhizimusi kana mahofisi evashandi.

Sango rine miti yakasiyana siyana yegirini. Musango iri tirikuonawo pamberi pacho pane tepi yekuchera mvura yakachena. Kurudyi kwacho kune chibhokisi chinoratidza kuti ndeche magetsi.

Nzvimbo inoratidza sokuti inzvimbo inopakwa mota zvemadekwani wobhadhara mari. Motikari imwe tsvuku iri kutoratidza kubudiswa munzvimbo iyi. Pagedhe pane zvidzimba zvemapuranga zvinofanira kunge zvinogara vadziviriri vembavha panzvimbo iyi.

Zvuma zvineruvara ruchena ruripasi, ruvara rwebhuruu rwakaita sedenga, ruvara rwebhuruu rakasvibira, ruvara rwebhurauni neruvara rwegoridhe zvakatsvetwa mundiro chena.

Furiramudenga inemavara egireyi nemachena. Yakamira musora rakaoma zvaro. Kumashure kwefuriramudenga iyi kune miti inemashizha mudenga egirini.

Mudhuri wakavakwa nezvitina zvakaita gireyi. Pane motikari yakapakwa yeHonda CRV. Kurudyi kwemotikari iyi kune mitiwo imwe yegirini neimwe inoratidza kuti yakuoma.

Nzvimbo irikutovakwa dzimba itsva, panoonekwa imba yakavakwa zvakanaka nezvidhinha zvesemende isati yapfirirwa asi pane jecha, piti sendi nezvimwe zvidhina zvisati zvashandiswa.

Ndiro chena yakaburirwa kudya kwakanaka zvikuru kwazvo. Pakudya apa parikuonekwa dapura rimwe chete nenyama ine mafuta mune domasiwo rakatsvetwa mundiro iyi muto uri mundiro uyu wakakorera zvakanaka kwazvo.

Bhazi rakanyorwa kumberi kwaro kuti "Gold Class" riri jena. Rine mafafitera matema uye pane mumwe akatovhura fafitera ari mubhazi iri. Riri kufamba mumugwagwa wetara asi zvinoratidzika sokuti range rambomira parutivi rwomugwagwa.

Zviumbwa zvizhinji kwazvo zvakaiswa pamusoro pesimbi yakapendwa girini. Pane zviumbwa zvezvihadyana nezvimwe zviumbwa zvinoratidza kunge zvimakapu zvakaumbwa nevhu dzvuku rakanaka zvikuru kwazvo.

Motikari chena iripabvute remuti une mashizha egirinhi. Motikari iyi yakavhurwa mberi iko kunova neinjini zvinoratidza kuti pamwe ingangova yaita dambudziko irikuongororwa naana mazvikokota vekugadzirwa kwemota.

Munzvimbo yemudhorobheni munoratidza kuti pakona pemugwagwa. Pane vanhu varikutengesa zvidyiwa zvinosanganisira mabhanana maorenji nemaapureyi. Pane zvitinawo zvinoshandiswa kugara uye zvikwangwari zvekutengesa eya taimi.

Nzvimbo yematakishopu inoratidza kuti pane zvimatakishopu zvakasiyana siyana zvakatovhurwa zvinoratidza kuti zvine zvitengeswa zvakasiyanawo. Mamwe matakishopu akapendiwa imwe yakapurasitiwa asi haina kupendiwa iyo inetangiwo rinoratidza kuti ndere gasi.

Rokwe iri rine mavara akawanda. Pane ruvara rutema, ruchena, rwegirini, rutsvuku, rweyero, rwebhurauni nerwebhuruu. Rakatsvetwa pane ruvara rwegirini pasi.

Mhuka dzekumsango. Mbizi mbiri dzakamira. Dzine ruvara rutema neruchena neruvara rwakaita bhurauni, Dzine nzeve dzakatenderera uye dzine nzeve kumusana.

Nzvimbo ine mugwagwa wetara wave nemakomba makomba kuratidza kuti hausi kunatso kuchengetedzwa zvakanaka. Pane mudhuriwo watirikuona wakavakwa uchidzika pasi zvekuti vanhu vanokwanisa kugara zvavo.

Imba yakavakwa zvechizvinozvino. Imba iyi ine vheranda rine mapira akavakwa nezvitina zvebhurauni. Uye yakapendwawo nepingi muzasi munezvitina zvisina kupendwa. Kuseri kwayo tinoona kune garaji uko kwakatomiswa motikari uye chinodhonzwa kumashure kwemota.

Mukati memotikari muri kutaridzwa chigaro icho chinogara munhu achine ari mukati memotokari iyi. Mukati memotikari umu munoonekwawo mabhande ekuchengetedza vafambi kana pachinge paitika tsaona.

Ruoko rwemunhu rwakabata shizha remuroro rakaoma. Shizha iri rinoratidza kuti rakatemwa richiri regirinhi. Munhu uyu akamirawo paimba ine mudhuri wakavakwa nezvitinha zvebhurawuni uye simbi dzebhuruu dzakavharidzira pahwindo iri.